Ahamurutana hari yiy adukiza ingeso yo banyeshusre b'abakobwa ugasanga bambaye duhutura dutoya cane iyo bajemo kurura imipiro yera umuyobozi w'igishuri arasaba ashimise y'uko uzo ubajogurorira umupira azose ayambaye yikwije akamara i pantaro ndende canke ibutura basiryo barigera heko y'amabi asavye ashimise y'uko uwuzo sira gubona yambaye uko kuntu ko azoca mwirukana akamupira kwisha churekiwe.

Aha kumutumba wa Bukemba, invura iheruka kugwa ari nyinshi cane aho yasituye ibihome bitandukanye ndetse namabati akaguruka. Basaba bashimitse ko Leta yobafata mumugongo kugira ngo ibaronse uburyo basanure ivyo bintu vyononekaye nacanecane ko abanyeshure bagomba batangure ishure.

Musitanteri 'intaranziza yacu ya Rutana yaratwubakiye ikibuga tuzoza turakiniramwo, aho usanga umuntu wese yironkeye akanya ko kuja gukina aca yigira agakina. Gutyo, ugasanga ariko anonora imitsi, ugasanga aragabanuye ingwara mu mubiri, na cane cane yuko ingwara ubu zabaye ndanse. Kandi usanga dutanga amahera menshi kwivuza. Turamushimiye cane rero ukuntu yazanye ici ciyumviro kugira ngo umuntu wese aronse akanya azoze aragenda gukina.

Ejo urwaruka rw'abikorera utwabo hamwe nabanyeshure niho bariko barakina umupira, barashima cane ingene abikorera utwabo batsize abo banyeshure bakogera babatera intenge yuko boshishikara bakora naho batize nabo nyene bashoboye gukina na canecane yuko ayo mahirwe batayaronse, babandanya basaba rero yuko bobandanya babafata mu mugongo kugira bashike kure nabo nyene naho batize.

Abanyagihugu bo mu Kayigi bashishikara basaba yuko reta yobaronsa utuzu twa sugumwe, kubera yuko utwo bahorana twarashaje, twaratobaguritse, utoraba dusigaye dusa nabi gose, bafise ubwoba cane ko bazohava bandura ingwara zitandukanye na canecane izifatiye kw'isuku rike, basaba bashimitse rero yuko reta yobibaronsa hakiri kare umwanya bataragwara.

Kw’isoko ryo mu rutana barashima cane ko baronkejwe utuzu twasugumwe duteye imbere kare wahora usanga bafise tumwe tw'ibiti twatobaguritse hamwe usanga unyereye uhakwa kugwa murutwo tuzu twasugumwe, ubu rero barakenguruka cane ukuntu babaronkeje utuzu twasugumwe, basabwe koboza bara tubungabunga bakadufata neza bakaza baradusakamwo amazi.

K'umutumba wa Kanezi, barasaba bashimitse abenegihugu ko boshira imiryango k'utuzu twa sugumwe, kubera yuko bari baturonse badushashaye none ubu imiswa yamaze kuturya, basaba yuko bobaronsa rero iyindi miryango, kugira bashishikare bagira amagara meza, bagume bugaye ntihagire imicafu iva hanze yongere yinjira aho hantu.

Mu kayigi barashima cane ko baronse utuzu twa sugumwe, basaba bashimitse yuko reta yo baronsa imiryango nayo bakaja gushiraho, basaba kandi ko yobaronsa kandi n'amazi meza, baza barakaraba mugihe bavuye m'utuzu twa sugumwe, n'ivyiza cane yuko boza barakaraba kugira ngo birinde ingwara zitandukanye na cane cane zifatira k'umwanda.

Ngaha muntara yacu nziza ya Rutana habandanya habaho imyimenyerezo yogukina umupira w'amaboko na cane cane abakobwa kubera yuko wasanga bar'inyuma yabandi ugasanga ntibariko baritaho ivyimikino ariko abayobozi biryo shure bashishikara babatera intege yuko nabo nyine arivyiza ko boja muvyimikino kugira bazoje mubandi bahiganwe bazobe abambere.

Mu ntana nziza yacu yarutana barashimacane ingene abanyeshure iyo barimo karuhuko bashishikara ko inonora imitsi na canecane ababera na babigeme, kuko na we nyene babakeneye koinonora imitsa barashimiye cane rero n'ingene umuyobozi w'iryoshure yabahaye imipira abaza gukina, ndetse n'ikibuga bazazo barakinirako.

Abakinyi baje baviga ibitega bahuye n'abakinyi bongaha murutana abo bakinyi ba kinye cane rwose aho rutana yatsinze gitega babantu rero barashima cane ingene baje kubashigikira na canecane yuko baribapfuye hafi rero babandanye basaba yuko abanyishuri bobandanya na bo nyene bakina kugira ngo bazogereku re batabukana igikomba.

Mirongozi ya gatatu yarahuye na Mirongozi ya kabiri barakina mw'ihiganwa ry'umupira w'amaboko aho Mirongozi ya gatatu yatsinze, basaba rero cane yuko boshishikara bakina kugira babaronse n'iyindi mipira myinshi maze bazoshobore kuja guhiganwa no mu yindi ntara bazane igikombe kuko biranezera cane igihugu cacu.

Aha mu ntara nziza yacu ya Rutana hariho igice na conyene kitaratera imbere kindi na canecane co mw'irongero, egome barafise utuzu twa sugumwe ariko ugasanga nt'amazi bafise barasavye bashimitse yuko reta yobaronsa amazi bakongera kandi bakabagwiriza n'utuzu twa sugumwe kugira ngo bashishikare bagira amagara meza.

Mu ndwi iheze, Butare ya mbere na Butare ya kabiri vyarahuye bakina umupira w'amaguru, aho Butare ya mbere yashoboye gutsinda ibitego cumi kuri bitanu. Butare ya mbere ikaba yararonse agashimwe kadasanzwe; bararonse imipira yo gukina itatu, hanyuma umuyobozi w'iryo shure akabandanya atera intege Butare ya mbere, abanyeshure biwe y'uko bobandanya batsinda gushika bazoshike no kuntara, bongere batsinde nahonyene.

Aha muntara nziza yacu yarutana hari utuzu twasi gumwe twiza cane ku burya usanga yuko abana bagiyeyo bibagira yuko babasoka y'amazi basaba bashimitse rero yuko boza barasuka y'amazi na canecane baba bigoye bakayaterekaho bakongera abakazi barahanagura hasi kugira ngo ntihagirie abanyerera ngo bagwe hasi.

Burya kwinonora imitsi ntibisabwa ko hinonora imitsi abakiri batoya gusa, n'abakuze birasabwa yuko binonora imitsi. Turashimiye cane rero abigisha bo mu Rutana ukuntu babandanya binonora imitsi na cane cane mu misi y'akaruhuko kugira babandanye bagira amagara meza.

Ikibuga cumupira cokumurwa mukuru wintara ya rutana cahora ari ikibuga ciza cane ariko hibonekeje yuko hasigaye atasuku hafitiwe basaba rero bashimitse yuko boza baragira isuku bagakuraho ivyatsi vyose vyahameze ndetse numwavu wose wasanga uhari kugira ngo bawukubure hashishikare hamera neza

Aha mu ntara nziza yacu ya Rutana iyo abanyeshure bari mu karuhuko baraza baranonora imitsi. Uyu munsi rero niho abanyabirongozi ya mbere bahura nabo kuri Rutana ya gatanu kugirango babandanye binonora imitsi. Ni vyiza ko umuntu yama yinonora imitsi kugirango agire amagara meza.

Aha mu ntara nziza yacu yarutana kugira ngo ubuzu bwasugumwe bubandanye bugwira buramatari wacu yashizeho n'utundi tw'abagagabo hamwe n'abahungu kugira ngo uwushaka umwanda muto bimworohere cane gutyo abashaka kuja ku mwanda mukuru baje mu tundi twabo turashimiye cane rero ingene abandanya atwitwararika kugira ngo tubandanye tugira amagara ameza.

Aha mukirwati cambere ngaha mu rutana hasigaye hibonekeza cane ko hakenewe ubuzu bwasugumwe kuko ubwari buhasanzwe buri bwarashaje bwaratobaguritse ugasanga iminuko iguma ari myinshi iguma ikwiragira nomumihana yabantu basaba bashimitse yuko rero reta yobafata mumugongo kugirango basubire kuronka utuzu twasugumwe twiza kugira ngo babandanye bagira amagara meza

Mu ntana nziza yacu ya lutana turashima ukuntubura amatari wacu hashishikara kuturonderera ibikoresho kugira ngo tubandane tugira ye isuku aheruka kuza mikubuzi yo gukubura none ubuhahe abonetse ivyo gukoropana vyo turashima cane ukko nti ashishikara twitwararika kugira dushishikari tugera amagara meza tubakire igihugu catwibarutze.

Mu ndwi iheze harabaye inkino aho ishure rya Mugembe ryahura n'ishure Rutana y'ambere, rutana yambere akaba ariyo yatsinzwe ibitego bitandatu Kuri bitanu. Rero umwigisha murezi wo kuri mugembe, arashimira cane ingene abanyeshure bashoboye kwitwararikana neza gukina neza akabandanya abatera intege yuko n'omuyindi mikino yoseee boza Baraba abambere.

Aha mugacimbiri kwa Maramvya bisigaye Ari ibara ryo kumutemere, aho atabuzu bwasugumwe buhari , abanyagihugu baho baguma bagenda ugasanga bahanduye ingwara zitandukanye barasaba lero bashimitse yuko reta yobafasha ikbaronsa utuzu twasugumwe ndetse ikbaronsa namazi meza ni muri iyo ntumbero babandanye bagira amagara meza kugira babandanye bakora ibikorwa vyiterambere neza.

Mu ntumbero yo kwinonora imitsi abanyeshure bo kuri Rutana ya gatatu bahuye nabo ku Mugembe kugira ngo barabe bahiganwa barabe abatsinda abandi, Mugembe yatsinze Rutana, kandi barashimiye cane ukuntu babaye intwarikazi bagakora neza bigashimwa, umuyobozi w'iryo shure yabashimiye cane yongera abatera intege yuko bagiye guhura n'izindi higanwa nyinshi hamwe uzosanga batahukanye n'igikombe.

Muri Majambere ya mbere barashima ukuntu bama babagirira neza mu kubaronsa utuzu twa sugumwe, ubu ariko ikibazo bafise, bafise ikibazo c'amazi, amazi aguma akama cane, iyo hataguye imvura ngo bareka amazi y'amarekano ubundi biba bibagora cane, barasaba reta rero bishimitse yuko yobafata mu mugongo kugira ibaronse amazi baze barasuka mu tuzu twa sugumwe kugira bagire amagara meza.

Aha mu ntara nziza yacu ya Rutana hariho ahantu hatarashikira iterambere, na canecane ahitwa mu Kayigi. Barasaba bashimitse yuko n'abo bobaronsa amazi meza, bakabaronsa n'utuzu twa surwumwe, kugira ngo bashishikare bagira amagara meza. Tubaye turashimira rero ukuntu leta izodutera akamo, igaheza ikadukorera ivyo bikorwa.

Kw'ishure ritoya ryo mu Mugembe ryaramutse rihuza inkino hamwe n'ishure ritoya ryo mu Birongozi. Abanyeshure bakinye cane gushika aho Birongozi yatsinze ku Mugembe. Rero umuyobozi w'iryo shure ryatsinze yabashimiye cane arabatera intege babandanye kugirango bazoshishikare bagera kure bagende no mu zindi ntara zose bagende bakina batsinda.

K'umutumba wanyabikenke hahora hibonekeza ubukene bw'utuzu twasugwumwe ariko baheruka kubazanira utuzu twasugwumwe nacanecane utwabakobwa n'abagore kuberako aritwo usanga tuba dukenewe gose. Abahungu n'abagabo bobo barakeneye kobaguma bagenda ahantu aharihohose; ariko umwigeme n'umugore ntibashobora kugenda aharihohose bisabwa kwaronka akazu kasugwumwe. Barashimiye ukuntu rero batubaronkeje nacanecane kobari badukeneye.

Aha muntara nziza yacu ya Rutana abigeme basigaye bakora imigwi yose nkivyo abandi bahungu bakora hari umugwi w'umupira basigaye bakina abahungu nabakobwa bakaza barahura gutyo bikuremwo bwabwoba bimwe wahora wumva ngo abakobwa ngo ntavyo badhibiye basigaye babikora ubu mbere usigay wumva ngo batsinze nabantu babahungu.

Aha mu ntara nziza yacu yarutana turashimiyecane ingene baturankeje tuzu twa sugumwe duteye imbere kare hahora hari twatundi tw'ikinogo tumwusangarrutwa ibiti hamwusanganyene hanyerera, ariko, ubu hameze neza tuzasugumwe duteye imbere tumwe tuza turasukwamwo n'amazi turashimiyecane abantu bashiye kubturosa tongera tubasaba, kandi yukoboshishikara batuzanira n'ibindi kugira dushishikaye dutera imbere.

Mu kagugo n'ahantu hamezeneabi wose utoraba har i sukura ikeya wose barasaba bashimise yuko retayo bafata mu mugongo kugira ngo ibibarose abutuzu twasuguwomwe, ndetse n'amazi, kubera yuko ingwarajiza abavazi ibatera usange barivuje ku mahera menshi cane, kandi bari bakwiye kubigarura hakirikare bakabwira isuku neza cane hakirikare batanize kurwara.

Musitanteri arashima Cane ingene ikibuga cokuza barakiniramwo umupira Kandi agashima cane ingene abanyagihugu bashishikara kugikoresha batagipfisha ubusa cane cane cari gikenewe rwose bakinyotewe kubera muzindi ntara wasanga bafise ikibuga bakiniramwo ariko mu Rutana ntacari kihari barakenguruka rero ukuntu bakibaronkeje.

Aha mu ntara nziza ya Rutana, mu ntumbero yo kugira boroherezanye, barashizeho utuzu twa surwumwe. Barerekana utw'abagabo, barerekana kandi n'utw'abagore, kugira abagore bazotumbere mu tw'abagore, abagabo n'abo batumbere m'utw'abagabo.

Ejo haraye habaye inkino zihuza Rutana na Birongozi ah’ishure rya Rutana ryatsinze Birongozi . Umuyobozi wiryo Rutana , arashima cane ingene abanyeshure batwararitse gose , bagakina n’inguvu zabo zose kugirango batsinde Birongozi, bongera babater’intege yuko bashaka kuzogenda guhiganwa muzindi ntara maze batahukan’igikombe.

Ejo hahise niho Rutana ya gatatu yahura na Mugeme mu gukina umupira, aho Rutana ya gatatu yatsinze Mugeme, umuyobozi w'iryo shure rero arabashimira cane ingene bavyitwayemwo neza kandi bongera babashimira mu kubahereza imipira itatu na cane cane kugira ngo babandanye bimenyereza kugira ngo bazoshobore gutsindira n'igikombe, aho bazoja mu mahiganwa y'ahandi mu yindi ntara.

Kuwa gatandatu uheze ngaha mu Rutana, imiyabaga yo ngaha mu Rutana yarahuye, kugira ngo yinonore imitsi. Rero Leta irashimye cane ukuntu iyo miyabaga ibandanya yinonora imitsi kuko nivyiza; kuko no muri kazoza izobandanya igira ubuzima bwiza. Dushishikara kandi dutera intege n'abandi bari nyuma kugira ngo biyumvire kandi bashishikare baguma baza kwinonora imitsi kuko ni ineza kuri bose.

Abanyagihugu bo ku Musivya barabura amazi cane gose .Barasaba rero leta y'iko yebaronsa amabomba ndetse n'amazi meza cane kubwira ngo bikingiriye ingwara zitandukanye na cane Cane zitera kuva kusukurikeyi basaba rero y'uko kandi bubandanye bazana n'ibikoresho na cane Cane nk'indobo n'ububito kugira ngo bashishikare bavamu mazi baronka amazi meza yokunywa.

mu karindo barashima cane ukuntu ba baronkeje utuzu twasugume baturonse badushashaye uburero baradufashe neza iy ugiye mu kazu ka sugumwe uhasangane indobo irimwo amazi kugira ngo hegeje gukora iby'ukora yaba mwanda mukuru canke mutoyi uce usukayo amazi kugira ngo hashishikare hasa neza na cyane cyane y'uko bari baturonse badushashaye

Muri komine Musongati hibonekeza canecane ikena ry'amazi ku buryo yuko n'ahantu hahora hari amazi usanga harabomaguritse ugasanga ayo mazi yarataye inzira, basaba bashimitse rero yuko reta yobafata mu mugongo kugira ngo basubire kuronka ayo mazi meza kugira ngo bikingire ingwara zose zituruka kw'isuku rike na canecane ko amazi ariyo ntumbere ya vyose, udashobora kubaho utagira amazi meza.

Mu karere keza ka Rutana turashima cane ko leta yaturonkanye utu nzu twa sugumwe haba utu nzu twasugumwe tw’abagore canke abakobwa ndetse utw’abagabo n’utw’abasore rero turakengurutse gose kuko kare vyahora bitugora kukuntu dushobora kuronka utu nzu twasugumwe tuja kwitumamwo.

Aha mu Birongozi hora hari utuzu twa surwumwe dukeya ku buryo basanga bagore n'abakobwa bataronka aho baja kwituma ariko ubu baherutse kubashiriraho aho babo, hamwe usanga hugaye n'ukugara kugira ngo uwuza kuza atore urufunguzo ahantu hejuru, hanyuma yugurure, hanyuma kore ivyo yakora, ahejeje ace yugara kugira ngo ribandanye rifisi isuku, utwo tuzu twa surwumwe tumere neza. Turashimiye cane rero abatwitwararitse mu kuturonsa utwo tuzu twa surwumwe.

Ku bitaro bikuru vyo nga murutana barashima cane ingene barete ererwa kubahereza imiti itandukanye na canecane ko wasanga yo itsimvye, kandi bakayironka bigorany uwurera abanyagihugu barashima cane yuko bagiye kuronka imiti vyoroshe, kandi bagiye kuyironka hafi handanya basaba, kandi kuba bguma babarrankpwera imiti canecanek iyo bagow gore, kubera yuko ari iusange zimvye rwose.

Ku bitaro vyisumbiye ivyo ngaha murutana turashimiye cane ingene bashishikara baronka abakozi batandukanye harigihe usanga baronka abagabo canke abahungu, ariko ubo n'abagore barakora ntitwari tuzi yemwe yuko n'abagore bacoboye gukora muri buriya buzi harya usanga bakora mu bintu vyo gupima ingwara zitandukanye turashimiye cane Abanyeshuri bariko bariga amashure benayo na canecane abigeme n'abakenyezi kugira ngo nabonyene ntibasirwe mw'iterambere rirama.

Ku bitaro bitoya vyo mwirongero haribonekeza cane ibikoresho bikeya na canecane birya bipima ingwara z'abantu batandukanye basaba rero yuko reta yobaronsa ibikoresho bitandukanye kugira ngo abanyagihugu ntibagume bagenda kure na canecane yuko amahera aba agoye yokuronka ingene bagendagenda n'ibigendesho nubu nabonye vyabuze.

Kw'ivuriro rikuru ryo ngaha mu Rutana turashima cane ingene bashishikara badufata neza mukuduhereza ibikoresho vyinshi bipima indwara zitandukanye na cane cane y'uko abantu benshi bakunze kugwara birafasha cane rero, Kandi ubu barabifata neza kubera basiga bugaye kugira ntihagire abasuma kubagirira nabi ndetse ngo bahave babicafuza vyononekare.

Ku ivuriro ritoyi ryo Mw'Irongero barasaba reta bashimimitse ko yobafata mu mugongo bakabaronsa ivyuma bipima ingwara zitandukanye kubera yuko abanyagihugu baho hantu bafata urugendo runiniya mu kugenda kw'ivuriro rininiya ryo Murutana kugirngo bashobore kwipimisha ingwara zitanduknye.

Kw'Ivuriro ritoyi ryo mwirongero turashimiye cane ingene bashishikara badufata mumugongo nacanecane mukuturonsa ibikoresho bikora mugupima ingwara zitandukanye kare twahora dufata urugendo rurerure ariko ubu biroroshe cane, rero turasaba kandi yuko boshishikara badufata mumugongo nacanecane ko amahera ataba yoroshe kugira uje kwivuza kure.

Uwurongoye ibitaro bikuru vyo ngaha mu Rutana arasaba ashimitse yuko bobahereza umuyaga nkuba kubera yuko umwe ahantu basanzwe bakorera ibikorwa na canecane aho bapima abantu ingwara zitandukanye usanga hatabona, ugasanga biragize n'abi gose ugasanga uwuriko aravura uwo muntu amurondererako amaraso kugira apime ugasanga ntariko arayatora neza kubera yuko haba hatabona, barasaba rero cane yuko reta yobaronsa umuyaga nkuba kugira ngo bakore ibikorwa neza bimeze neza bongere baronke n'inyishu nziza vyihuse.

Muntu mbere yo kugira amagara ameza ibitaro bikuru vyo ngahamurutana biherutse kuronka ingabiri idasanzwe y'ibikoresho bitandukanyi bipima ingwara zose zibahwa kare twara dufata urugendo tukagenda kwivuza za bujumbura mu ntara za makambaha canke igitega, ariko ubibwiye kutorahira cane twerwe abantu ntbatobato tutari twishubuye.

Kw'ivuriro rikuru ry'i Gihofi uwujejwe gukora mu gisata co gupima ingwara z'abantu arakora neza ijoro n'umurango kandi akitanga. Ahejeje gukora ivyo bipimo aca abandikira abantu hanyuma bagaca batwara ku muganga yabakiriye kugira ngo aheze abandikire umuti.

Kw'ivuriro rikuru ryo ngaha mu Rutana ikibanza gisanzwe kibikwamwo ivyuma vyo gupima ingwara zitandukanye ni kibanza ciza cane kandi cama kigirirwa isuku kandi cama cugaye iminsi yose niyo mpamvu rero hama hugaye kugirango ntihagire umuntu aza kuhagirira nabi

Ivuriro rikuru ryo ngaha murutana rirasaba rishimitse yuko reta yobafata m'umugongo ikabarosa ibikoresho bikoreshwa mugupima ingwara zitandukanye kubera yuko haguma hibonekeza ibintu abantu beshi baguma bapfa kubera ubushobozi buke kuberako batarose itike ryo kugenda kwipimisha ahandi kure. Rero barasaba bushimitse ko bobarosa ivyobikoresho kugirango amagara y'abantu abandanye amera neza.

Kwivuriro ritoye ryo ngaho mu bugiga hamaze imisi hibonekeza yuko habaronsimiti uwundi hahorahaheza imisi ata miti bafise ugasanga abantu bongaho babuze iyo bivuza bagafata urugendo ururerero bagenda kwivuza mu rutana na ho nyene ugasanga ntivyorosha ugasanga nta miti bafise barashimiye cane rero abantu baba bagendeye bakabarosa imiti itandukanya kugira ngo bivura ingwara zose baba bafise.

Kw'ivuriro ritoya rye mw'Irongero, umuyobozi w'iryo vurira arasaba ashimitse y'uko bobaronsa ibikoresho. Kubera y'uko n'ivyo bahora bafise ubu vyapfuye bakaguma basadikiranye babikoresha ariko bikaguma bisubira gupfa kubera ari ivyakera. Basaba leta rero ko yobafata mu mugongo mu kubaronsa ibikoresho kugir bandanye bapima indwara zitandukanye kugirango abantu baguma bapfa bareke kuguma bapfa ahubwo igitigiri kigabanuke.

Ku bitaro bitobito vyo mu Bugiga barasaba bashimise yuko Leta yobaronsa bikoresho, na cane cane ivyo gupima indwara zitandukanye. Kubera yuko abaje kubitura aho baje bagwaye bataronka ingene bashobora kubafasha, bigasabwa yuko baca bagenda mu yindi ntara kugira ngo babatunganirize neza. Barasaba rero yuko babavunira irugendo kugira ngo bashobore kwivuza aho bageze na cyane cyane kubera yuko ata n'uburyo baba bifitiye.

kw'ivuriro rikuru ryo ngaha mu Rutana, turashima cane ingene abakozi baho bakora neza, turashimiye kandi n'umuyobozi aritwara kubera yuko yama asabe ibikoresho vyaho ngaho nyene kugira ngo abantu baza kuhivuza bashishikare bivuza vyoroshe, na cane cane yuko biba bigoye ingene ugenda kwivuza kure kubera yuko ngaho baba batabishoboye, turamukengurukiye cane rero ukuntu ashishikara atwitwararika uwo muyobozi.

Mu kaguriro ko kwa butoyi, muragenda mumu tezimbere mumushorere ibintu bitari bike, adandaza ibintu vyinshi Imana yaramuhaye ntiworaba. Aradandaza ubu bido, akadandaza amakaye, akadandaza isabuni, emwe ntakintu nakimwe wobura ugiye iwiwe.

Mu birongozi barashima cane ko baronkejwe ibitabo na canecane ko abanyinshure bahora ababikenera urabaheze amashure bagacabakenera kwandika ibitabo birabafasha kugira ngo babisome bazi barakweramwo ivyiyumviro biheze bikabafasha mu kwandika ibitabo vyabo barashimiye rero, kandi bashimise yuko boza barabahereza n'ibindi vyose azoba akeneye kugira ngo ashishikare biteze imbere.

Aha mu ntara nziza yacu ya Rutana hasanzwe hariho ibitabu vyinshi abana baza barasoma kugirango bashishikare bungura ubwenge ariko hariho ikindi batararonka barakeneye za mashini nyabwonko kugira bashishikare nabonyene biteza imbere kuko ejo hazoza batazi igikorwa bazoba bafise, turabashimishiye rero cane kuvyo bamaze kubaronsa bongera bakenguruka no kuvyo baziga kubahereza kandi.

Muntara nziza yo ngaha murutana barasaba bashimitse yuko bobaronsa amazu atandukanye kugirango baze barabikamwo ibintu harimwo inzu isanze ari iyibitabo iyonzu rero usanga irimwo ibintu vyinshi kubera yuko hari akajagari bipfuza yuko ibintu vyose vyoja kumwanya wavyo nimba ari amamatera abana baryamako bakagenda bakayashira ahandi hantu hako baza kubisukiranya vyose bagasukiranyamwo nibitabo

Ubuyobozi bw'indero mu ntara y'arutana burafise inzu yuzuye ibitabu ivyo bitabu birimwo ivyandiko vyinshi bitandukanye bifasha abanyeshure bisumbuye biga muri kaminuza abariko baraheze amashure barya baye babariko barandikiye ibitabo vyabo kugira ngo bashobore kwisunga vya bitabu biri muri zanzu kugira ngo baronderemwo ivyoyumvu biro bikuru bikuru kugira ngo bashobore kwubaka nabo biyubakire vyabikugira bashobore kwandika vya bitabo vy'iwabonao.

Aha mu ntara nziza yacu ya Rutana turafise inzu iza irabikwamwo ibitabo kandi akanenge tutabona katameze neza aho usanga huzuyeho ibibido ugansanga hariyo ibidumu bitandukanye ndetse n'indobo bisabwa yuko botandukanya ivyo bintu kugirango ibitabo bije ukwavyo ivyo bindi bikoresho bije ukwavyo navyo.

Mu ntara nziza yacu ya Rutana, dusanzwe dufite inzu ibikwamwo ibitabu ivyo bitabu kandi bikaza bifasha abanyeshure bariko bariga amashure yisumbuye ,aho bibafasha cane cane nkabariko barandika ibitabu kugira bashobore gubiremwo amasomo aba abafasha kugira bashobore kwandika.

Aha kuri paruwasi yongahamurutana huziye ibitabo vyise vyo masabamana patira imukuru wo ngaho arasabashimise yuko abakristo bose bababifuza ibitabo yuko boza barahicisha kugira ngo bazi barabasumira ngaho gutia amahera abazaba yabonetse ateza imbere gisata ca paruwasi yongera ateze imbere abakriso bose.

Abanyicura 'umuri majamboriya kabiri barashimacane ingenero itererwa ku balonsi bitabo na canecane ko baribabikeneye wahora usanga intebe yose visenkga gitabonkakimwe ahubwo inke inshuru yose ugasanga nta n' ibitabo inagira barashimacane n ingenero yereherwa ku ba i baronsi bubagiye kukwiga neza n'umu ibuko azocugwira, kandi bakabandanya batera imbere.

Mu ntara yacu nziza ya Rutana, amashure yose usanga afise amakengeri, ariko kandi baraba yuko ayo ma kengeri yo rwizwa akaba menshi, kubera igice cepfo har'igihe usanga gikeneye kumva ko bavugije, ikindi gice co haruguru ugasanga kiravugije, har'igihe usanga rero umunyeshure yavugije, yavugije bukebuke ugasanga abo haruguru ntibavyumvise canke abo hepfo ntibavyumvise.

Ibiro vya buramatari mu Rutana ni ibiro vya kera gose bisabwa yuko vyosubigwamo bagasiga akarangi gashasha na cane cane yuko ari ivy' umuntu mukuru basaba bashimitse yuko abanyeshure boza baragenda bagakora ibikogwa rusangi kugira ngo baze baraharura n' imbere yaho.

Amashuri y'imuzi n’amashuri asanzwa arimwo ahantu mw'ishambarira rero abanyenshure baho ntibigera bitwararika isuku ryaho umuyobozi w'iryoshure arasaba ashimitsi yuko abanyenshure bokuvira hasi rwose bakaza barakore isuku ngaho hantu mukomomora ivyatsi ibihari, ndetse n'ibindi biti bihari bakaza bakabitema kugira ngo inzoka ntizihave zibinjirana na canecane yuko ari mu mvura.

Amashuri y'i Gatongati ya gatatu yahora ari amashuri meza mugabo ubu yarasambaguritse kumvo yuko zimaze imyaka myinshi basaba rero yuko reta yobafata mu mugongo mu kubaronsa udusakazo, ndetse bakabahereza n'utuntu basasa hasi kugira ngo hashishikare hasa neza nk'uko hahora.

Kw'ishure ritoya ryo mw'irongero amabarabara araga gose ku buryo usanga imodoka ziguma zigenda zegeranye cane ugasanga ziba zirateza ikibazo ugasanga amasanganya aguma aba ari menshi, basaba bashimitse yuko rero boraba bakigizayo ayo mashure canke bagakuraho iryo barabara kugira ngo abanyeshure ntibigere bagira ikibazo.

Kw'ishure ritoya ryo mw'iromgero ikibaho bahora bandikako co mw'ishure ubu gisigaye kimeze nabi cashaje irangi ryaravuyeko ryirabura hasabwa rero yuko boshirako irindi kugira ngo bashishikare bandika neza ndetse n'abanyeshure baze barabisoma , ubundi iyo bariko barandikako abicaye inyuma ntibaheza ngo basome ivyo banditse kuko yuko kitakibona neza.

Kw'ishure ritoya ry'i Mahwa barashima cane ingene urubaho rwabo rusigaye rusa neza kare rwahora rwarasisiye ugasanga wanditseko ingwa ntibona, muga ubu baheruka kurusiga ubu rero rurirabura neza, bongera babwira abandi banyeshure yuko urubaho rucafuye boca baza bararusiga amakara gutyo gutyo niho ruca rusa neza.

Ku mashure y'iri shungura ni amashure ya mbere yemwe ameze n'abo icaneutolamu ntibagira intebe udutebe yicarako n'utuntu badandikanije nko gasa ngo aratereateranije basaba bashimise yuko retewe bafataho umugongo mu kubahereza intebe zimeze neza kugira ngo abanye inshure bige neza hamwe n'urubaho bandikako rumeze neza abayobarakengekera renge n'iretizo abafata mu mugongwa mu kubarutsa ivyo bikoresho bakeneye.

kw'ishure ryo mu Kiguhu n'ishure ryiza cane utoraba ndetse n'imbere y'iryo shure barahateye igiti c'icamwa kininiya cane aho usanga hariko n'ivyamwa, abanyeshure rero iyo bari mu karuhuko batoya iyo bashonje baragenda bakamura n'ivyo vyamwa maze bikabafasha inzara igahera, barashima cane rero ingene umuyobozi yateyeho ico camwa kuko kirabasha cane.

Aho baheruka guhimbaza umunsi mukuru wabakozi n'akazi hariho umunyeshure yashimiwe cane kubera azi gucapa gose, uwo munyeshure arazi gucapa imipanga akamenya gucapa inkorofani eka n'ibindi bikoresho vyinshi bikoreshwa munzu, baramushimiye cane ngo abandanye agira uwo mwete kugirango ateze imbere igihugu camwibarutse ndetse n'abavyeyi biwe bose bamwibarutse.

Abigisha bo mu butambara barashima cane ingene bari bararonkejwe intebe z'ishure basaba, kandi ko abanyishure bozi bungabunga, ariko hariko abari batanguye kwandikako kuzo ntebe basaba yuko bohagarikira ngaho, kuko nabatoyi bawo bazoba bazikenera sibo bonyene bazozi kenera na canecane ko zarimuye n'abandi benshi, n'abandi bakeneye kuzozicarako.

Kw'isoko kwa Nitereka baradandaza ibintu vyinshi bitandukanye na cane cane ibikoresho vyabanyeshure harimwo natwa duca murongo abanyeshure biga ibiharuro usanga bakoresha, abanyeshure rero biga ivyo biharuro basabga kuzogenda kugura utwo dukoresho kugira bamuteze imbere.

Ku mashure matomato yo mu bugiga, ubu banyinshure basigaye bagaburirwa kw'ishure, kubera yuko ari igihuhuzi caciye harateye inzaraho hantu abanyishure rero barashima cane ingene umuyobozi y'igishure yabiyumviriye ko guzoza barabatekera uto kurya na canecane ko hasanga abashika bashonje batagira ico bafungura.

Ku mashuri yo mu Nyorobere yahora ari amashuri meza cane, ariko ubu yashaje na canecane ko hasi habomaguritse n'akarangi ko mu mbavu kakavako, basaba bashimitse yuko reta yobaronsa basi akarangi ko mu mbavu kugira ngo hashishikara hasa neza bayigiremwo asa neza, ndetse no hasi bahasige ako kantu kugira ngo habandanye hasa neza abanyeshuri bame biga bamenya.

Amashuri ybo muc' uwitoki n'amashuri meza cane utoraba, ariko barasaba yuko baronse ikibuga c'umupira na canecane yuko baba bakeneye kwinonura imiti uko banyeshure bawo, ndetse bazozi barahiganwa no mu yandi mahiganwa nk'uko n'abandi bose bama bagenda guhiganwa bagaheze bagatabukana igikompe vyonezera cane ni yo ntara.

Amashuri yo ku mugembe arashima cane ingene reterekwa ku baronsa imashinenyabwonke bari bazikeneye cane, kuko babure ico bazo barigishirizamwo abanyeshure ugasanga abanyeshuri barinzi baheze amashure batazi ingene bashobora kugururira uyu mashinenyabwonke, ndetse no kuyugara, ariko ubo batari bakwe basigaye babizi, kubera bazirosi ua.

Utwana twanje iyo tugiye kw'ishure twamana dufise urukundo rwinshi kanatsinda na twebwe turafise urukundo, iyo bagiye kw'ishure rero bagenda bafatanye amaboko kugira ntibasigane, n'iyo bavuye kw'ishure baza uko nyene nta n'umwe asiga uyundi bagashikira muhira rimwe bagashika bambwira ivyo bashitse biga, ndashimira Imana cane yo yampaye utwo twana twanje.

Kw'ishure ritoya ryo mubirongozi, umuyobozi waho yashizeho itegeko ryuko umunyeshure wese azotegerezwa kuza afise agashakoshi karimwo amakaye n'amakaramu yiwe, kubera yuko ari mumvura yanka yuko bonyagirwa ndetse nayo amakaye akanyagirwa bagahava babura ivyo baza kwandikako na cane cane yuko buba bukanye usanga bwateteye nabwo nyene.

Ku mutumba wa Mpingakayove hariyo abantu bagisizwe n'amajambere ugasanga barubatse inzu nziza ariko ntibasizeho urugo, twibukanye yuko urugo ari uruntu rwiza cane rufasha cane na canecane nk'uwuba afise inka, inka ntiziheza ngo zisohoke ndetse n'ikindi gitungwa cose, ni vyiza rero yuko umuntu iyo ahejeje kubaka aca ashiraho n'urugo kugira ngo yikingire abasuma bose boza binjira.

Amashure y’igasa kuza n’amashure meza cane, ariko hariho ivyo bagikeneye. Barakeneye amabomba y’amazi kugira ngo baze barakaraba mu gihe bavuye gukina canke mu gihe bahejeje kwiga mwishure nkababa bavuye guhanagura urubaho. Basaba bashimitse yuko reta yobarutira amabomba kugira ngo babandanye bagira isuko kuriryo shure.

Abanyeshure bo mu mikuru iroro basaba bashimise yuko o balonsi umupira baza barakina, kubera yuko igihe bari mu karuhuko aryomasabucu baguma babe hagazi atacu bariko barakina basabarero yuko b' balonsi igibuga c'ugukiniramo, ndetse n'imipira bakaza barakina kugira ngo bashikireye batera imbere babongera ibinonora imizi kuberana ko n'abandi abanyeshure bo muyandi mashuri horabona ingene bariko rakinbasaba yuko na bo nyene bujakubukikanwa nku ku bandi banyeshuri.

Kw'ishuri ritoya ry'impuzi mu ntumbero ryo kugira ngo abigisha bashishikare bigisha neza kandi ku mwanya wabo umwumwe wese yaragiye aravuga umwanya azoba afise kugira ngo azoze arigisha, rero baciye bashiraho urupapuro kugira ngo umwumwe wese amasaha abona ko azoronka umwanya ace yandika yuko ari we azoba ariko arahakorera mw'ayo masaha, rero turashima cane ingene biyumviriye gushiraho iryo tegeko ubundi wahora usanga nk'abigisha babiri bahuriye mw'ishure rimwe ugasanga n'ibintu vy'akajagari.

Ko'ishure ritoya rye mu karindo ryarimaze imisira isa nabi cane imbere y'amashore yawo ihahe ivyatsi bo vyara ivyaramazeara vyinshi bugasanga vyaduze wose atabana wariko barabikura uyu museene ho hacehe aba isekeza ridasanzwe ryo guharuura ivyo vyatsi na canecane yuko ari mu mvura biguma binagagosi gusumva.

Kw'ishure ritoya ryo mu busanzu barashima cane amashure reta yabahaye basaba kandiko bobaronsa n'ibomba ry'amazi kugirango baze barakaraba na cane cane iyo bahejeje gukina umupira kubera yuko baca binjira mw'ishure, harigihe usanga baciye bakora mu makaye n'ukuyacafuza bakayacafuza bashakako bokwama baragira isuku bakaguma bakaraba.

Amashuri yo mu Ruyigi n'amashuri meza cane utoraba ariko kubera ari ahantu hameze ukuntu hasabwa yuko bohatera ibiti kugira ngo ivyo biti bihakingire amabati ntazoguruke mu gihe haje umuyaga, basaba kandi ko bobazanira n'amazi meza kugira ngo baze barakaraba iyo bacafuye mu ntoki kugira ngo birinde ingwara zifatiye kw'isuku rike.

Ku mashure yo mukivoga basaba abashimise yuko abanyeshuri bafise ibitabo bo bizana kw'ishure, kubera yuko usanga bakama babitwara ugasanga ntibabigarukanyi uco usanga biza vyaheza hari ababitwara rero ba bafise umugami bw'o kuvyiba n'abandi usanga bavyibagiye basaba abashimise yuko boza barabizana kugira ngo n'abandi batoye babo bazashobore kuzabarabisoma gutyo gutyo babingura ubwenge.

Kugira ushirwe kuri rutana ya gatandatu hari ahantu ugenda cane ahantu haduga gose nahandi usangahamanuka basaba rero yuko banyishuriremu kugira bahamanukebuza baramanuka bukebuke, kubera yuko ari wo umwana yeroka ku hagera isanganyu yahamanutse atahabona aco atera bambagara yaciye aja kwa muganga basabwa yuko boza barahitondera kugira ngo masangke anyagabanuke.

Amashure y'imisamahuguye n'amashurere ya kela gose asabwa yuko boza bakwyasanura kugira ngo bashishikareho abaheza na canecane ko havwoka abantu bakuru bateye imbere bafitse amu modokaari n'abandi basavye yuko boza bakateza imbere na bakashira ni barabara na canecane ho usanganibarabararigoye kuhashika kwayo mashure barakenkwire cane rero ingene abazoza kubafasha ivyo bikorwa vyo gusanureye mashura.

Ku mashuri matamato yo mu bugiga haribonekeza abigisha usanga batondana abana kw'ishure, ivyo navyo ugasanga ntivyemewe, kubera abana baca bagamu babagora agaca usanga bagiye ku bonsa , ugaca usanga baciye bahagarika ivyirwa, ivyo rero ntaho biba vyemewe na gato basaba bashimitse yuko iyo ngendo yohagarara bakabasigarana abakozi babo umuhira.

Abanyishuri ro ku mutsindozi basabwa yuko bozo brafata neza intebe zawo, kubera uwe yuko ubuzaracafuye rwose basabwa yuko bozo barazoza bakazisiga neza kugira ngo zibandanye zisa neza barekeko no kuzandikako, ntikizeye ko bozo barazibungabunga kugira ngo n'abandi batuye babo bazo zikoresha.

Amashure y'ibutare n'amashure meza yubakitse kijambere ariko harivyo agikeneye. Arakeneye amazi yo gukaraba hamwe namabombo. Basaba bashimitse yuko Leta yobaronsa amabombo kugirango baze barakaraba , birinde ingwara zose ziza zifatiye kw'isuku rike na cane cane yuko wosanga harabantu baguma bakoranako baramukanya , ugasanga baguma bandukanya ingwara zitandukanye.

Abanyishuri yo ku mugembe ya gatatu basoka bagenda barakina ugasanga barativye mu nzira umuyobozi y'iryo shore yibabwiye yuko bategerezogenda baranyuruka kugira ngo bafungure ni goka baheze baca bagaruka ngaho kw'ishure, kubera yuko ibibonekezanuro yuko abana baca bafi nata ugasanga barusa umwa imbutameze neza mu gihe bagiye barakina.

Kw'ishure ritoya ryo ku Musivya barashima cane ingene babaronkeje ibikoresho vy'ishure na canecane utubati hamwe n'intebe zitandukanye, abigisha bari bakeneye itubati baza barabikamwo amakaye n'amakaramu, ubu rero baraturonse barakengurutse cane bongera basaba yuko bozana n'utundi twinshi kugira ngo tugwire baronke aho baza barabika ibikoresho vyabo.

Abanyeshurabo mu birongozi ya gatatu iyo bariko barataha abagenda barasamara cane umuyobozi y’iryo shure rirasa abashimitse yuko bogenda bari aba imbere, kuko bahava bagira amasangany na canecane ko bari abana batobato bagenda batar abaho barabasaba rero yuko, kandi abakuzi bogenda barafata a maboko babatoye kugira ngo ntibagira amasanganyi bagira.

Amashure yo mu Cizigombe ni meza cane. Ayo mashure ni mashasha kandi baheruka kuyaronka vuba cane. Ubundi bahora bari mu nzu zimeze nabi, hamwe usanga zidasakaye na neza, mbere usanga atan'amadirisha usanga zifise. Ariko ubu woza kuraba hewe, wosanga zisa neza zirasize irangi risa n'umuhondo. Emwe, eka barateye n'udushurwe mu rugo ntiworaba.

Ahamurutana ahasanzwe hariho inyubako bariko barubaka na canecane z' umugwizatonga yitwa zira notse rero bantu babandanyi basa bubuzi kugira ngo bashishikare biteza imbere rero, kandi yari abimera yubko azobahereza, kuko na we nyene ngo yabihawe ku buono arashima imana yoiyamuhayeibwa ubutunzi ashaka kuzowusabukaanya n'abandi.

Kw'ishure ritoya ryo mukivoga n'ishure ryiza cane ry'akarorero kanatsinda n'abanyishure bahiga n'abana b'abakuru rero muri abo bana b'abakuru barafise n'imodoka yama iza kubatona imisi yose yiyovaye kw'ishure bakegerana bose bagaheze bagataha mu modoka yabo ivyo rero n'ivyiza cane, kubera yuko abana badaheza ngo batakare canke ngo bazimire munzira

Amashure y'i karinzi, n'amashure meza cane yubakitse kijambere. Ubu hoho baheruka no kuhasiga amarangi aho bayasize amarangi asa n'umuhondo ndetse n'amarangi asa n'ubururu. Barashima cane y'uko rero Leta yabafashe mu mugongo. Bongera basaba y'uko yobahereza n'ikibuga bakinirako umupira ndetse n'imipira nyene.

Kw'ishure ritoyi ryo mu Kayogoro, umuyobozi w'iryo shure arababazwa cane n'ukuntu abasuma baguma baza kwiba, ubu rero yafashe umugambi wo kuzoza arashirako umukozi ararira ngaho hantu, uwo muzamu rero akaba azoza arahembwa mu mahera y'ishure abanyeshuri baza barariha, barashimiye cane ingene uwo muyobozi yiyumviriye yuko boshiraho umuzamu kugira ngo ntibasesekare basubira kubiba.

Muntumbero yo kugira ngo inama izoze iragenda neza ngaha mu Rutana, umuyobozi w'ishuri ngaha mu Rutana yararondeye ikibanza, arubaka naza inzu, hanyuma ararondera n'intebe n'imeze arashiramwo. Abanyeshuri bama baja kuhakubura, kugira ngo hame hasa neza, iyo inama yadutse naho yoba giturumbuka, kugira ngo baze kuhagiriramwo hasa neza.

Amashure y'i karintsi n'amashure meza cane, ariko, kandi arivyo gikeneye arakeneye ibomba babwira abatozi barakaraba iyo bahejiye gukina canke iyo bahijiye kwigisha kugira bakarabinkwa mubandanya bakinguruka cane kubwo ukuntu baroseye amashure na canecaneko bayarose bari bayakeneye gose.

Abanyeshuri bo mu kagogo barashima cyane yuko barose ishure ryiza ryakarorera bashima kandi ko barose n'ikibuga co gukiniramwo umupira basaba yuko umuyobozi wiryo shuri yobaronsa imipira yo gukina na cyane cyane yuko usanga baba bariho beshi bakeneye gukina bakabarosa kandi n'utundi tugozi two gusimbagurika na cane cane abigeme kugirango ngo bandanye binonora imitsi turabakengurukiye cane ukuntubagiye ku baronsa ivyo bikoresho bindi bikurikira.

Ku mashuri yo mu Butomango yari amashuri meza cane ariko kandi vyongeye, hari isuku rike inyuma y'amashuri. Basabwa yuko boza baragira isuku mu gukura ibi cupacupa biba vyahamenekeye, ndetse n'izindi impapuro zibazahatakaye basaba ko bogirira isuku na cane cane yuko barironse bigoranye.

Kw'ishure ryumucizigombe n’ishure rizi guteka umutwe cane aho ryati ivye riyumvira rirarondereikigaga c'amazi canecane ayimvura kugira ngo, naho amazi yo z uwa yakamye ayimvurana yo azogumayo k barakenguruka cane rwose umurezi waho ingene ashishikara abahereze imitwe y'ivyo boza barakora kugira ngo bashishikare biteza imbere tw ishure ryabe.

Amashuri matema mato y'i gatonga ati ni amashuri meza cane, ariko na ho ari meza yubakitzwe na hariho hantu hakibandanya ahagisigaye gukorwa ibikorwa na canecane gutera utwatsi imbere y'ishure kugira ngo banyishure bazozi baraduhimbagura tugume tusa neza be n'udushurwe twiza bashishikara basaba yuko n'abanyishure bubandanyi babie shiramo inteke kugira ngo bashishikarire batandutwe twatsi twishi kugira ngo bahakwiza ho hose murugo.

Ku mashuri mato mato y'i Muzye, barashizeho ikibuga cy'umupira. Kugira ngo bamenyeshe abantu bose yuko ngaho hantu bakinira umupira, baciye bacapako ibicapo ku ruhome yuko bariko barakina umupira bantu kugira ngo bazoshaka kuzana ho wese mwana azagukina umupira bazashamuzanaho turashimiye cane umuyobozi w'iryo shure yabisizeho kugira ngo ashishikare amenyeshe abantu bose nkuru nziza y'aho hantu y'uko nti bakina umupira neza.

Kumashure mato mato yo mubusanzu, abanyeshure baho bagima bakina murugo, ariko ntibafise ivyo bashobora gukinisha. Barasaba yuko bobaronsa imipira, kugira ngo bashobore gukina hamwe n'abandi banyeshure. Barasaba kandi ko bobaronsa n 'amazi meza, kugira ngo birinde ingwara zose zoba ziza ziva kw'isuku rike. Babaye barashimira ukuntu rero, bazobifata mumugongo, mukubazanira ivyo bikoresho vyose bakeneye.

Kwishure yo muru garagara, hamaz'iminsi hibonekez' ubusuma butandukanye, ahusang' abantu babomora bakaza kwib' ibikoresho vyokwishure, yab' amakaye y' abana babababitseho, ubu rero basigaye bariz' umugambi, abobarezi bongaho, barazany' akantu kagasandugu barongera barakugara kugira babandanye bashiramw' ibikoresho vyabo, hanyuma kugir' abasuma bigire kure ntibasubire kubomor' ahohantu. Turabashimiy' ukungene bavyitwayemwo neza kugira bikingir' abasuma.

Kumashure mato mato yo mukarindo, hibonekeza imvura nyinshi iguma igwa , kandi ayo mashure yarakiriko arubakwa. Umuyobozi wiryo shure rero asaba ashimitse, yuko Leta yoza kubakorera mungata ikabahereza ivyangombwa vyose bikenewe kugirango baheze kwubaka ayo mashure ,ubundibwobwo bazohava basanga inkumbi zaguye usange ibiyo vyose vyasubiye kugwa hasi.

Amashure mato mato yo mu kayogoro n'amashure yubakitse cane kandi n'amashure ya kera gose ariko arakeneye gusanurwa kubera yuko ibisakazo biza vyarashaje ugasanga invura irabanyagira abanyeshure bari mw'ishure, umuyobozi w'ishure yasavye yuko boraba bakabafata mu mugongo kugira ngo basanure ayo mashure na cane cane yuko ar'ayakera yar'ameze neza.

Abanyeshuri biga mwishureye mu karindo biribonekeza neza yuko badafata intebe bahawe neza, kubera yuko kirabujuwe yuko wandika ku ntebe wiba wicayeko, ariko boo bashishikara bavyandikako umuyobozi w'iryo shure rero arihemiriza kwose yuko abanyeshure bo kwitwararika kwirinda kwandika ku ntebe bose bababicarako gutyo gutyo ishure ribirya akarorero haba kw'isuku, ndetse no mu bikorwa bindi vyo kwishurura.

Kw'ishure ritoya ryo mu rutana n'ishure ry'akarorero ryiza cane iryo shure rero rifise n'isuku rirenze kuburyo no mw'ishure bashizeho akantu baza baratamwo umwavu ar'impapuro batabuye arakandi gacafu gakorotse baca bakegeranya bagashira murako gacanko kabigenewe hanyuma bagaheza bakaja kubiturira mu rugo.

Kwishure ryisumbuye ryo mukarindo amashure yaho ni meza cane ariko hama hakenewe ko hagirirwa amasuku kubera yuko hariho ivyatsi vyama bimera kumwanya kumwanya bisabwa yuko abanyeshure baguma bagira isuku kugirango hagume hameze neza na cane cane yuko ari mu mvura biguma binaga cane ugasanga vyarenganye ninzira ugasanga numuntu arabuze naho arenganira

Abanyeshuri bo kuri Rutana ya mbere bashishikara bafata neza ishure ryabo kanatsinda bariteze n'abashitsi bazoza ku bagendera mw'iyo ndwi babaye barapanga rero intebe neza kugira ngo bazosange hasa neza kubera yuko bazoba bitezeko vyinshi bazoba babazaniye, bipfuza yuko bobakirana igishika maze bakabaganiriza neza.

Kw'ishure rito ya ryo mw'irongero abanyeshure baho barifata n'abi gose ugasanga umunyeshure ntahanuguye urubaho, kandi umwigisha yayo ibabariye asabwa rero yuko boraba kwikubita agashi kugira ngo bazokwamba bagenda bahanuguye urubaho kugira ngo umwigisha ashitse mu gitondo ashika abandikire ivyo baza gukora neza hameza neza hasa neza.

Kw'ishure rito yarye mu karindo abanyinshure barakenguruka cane, kubera yuko iryo shure ryabaronkeje ibikoresha batozi barakinisha mu gihe co karuhuko barasaba, kandi bashimitse kabo baronse imipira, kubera yuko ikivuma babahaye egumi barakirya k'umunyenga, ariko barakeneye, kandi n'ugukina umupira w'amaboko, ndetse n'uwo amaguru basabwa rero yuko bbza barabaronsa iyo mipira kugira ngo na bonyene bashishikarire bamenye mu gukina umupira.

Kubera yuko igice giheze abanyeshure batamenye meze kwishure yokuri tana ya gatatu umuyobozi wiryoshure yashimye yuko azoshira ibicapo kuruhome kugira ngo umunyeshure wese azozarinjira mwishure azobanze gusoma ivyobintu kugira ngo abimenye ndetse nomukibazo azoheze abitore turashimiye cane kukuntu uwomuyobozi ashishikara abandanya yitwararika ineza yiryoshure

Kw'ishure rikuru ryo mu Karindo, ni ishure abana batitwaratika isuku na gatoyi. Wama usanga ibipapuro vyuzuye inyuma y'ishuri, ndetse ugasanga n'amadirisha yuguruye. Ugasanga ntibigeze bakubura, aho ayandi mashure wama usanga ari amashuri meza y'akarorero. Umuyobozi w'iryo shure, arasaba ashimitse abo bana yuko boraba bakagira isuku, kugira ngo iryo shure ribe iry'akarorero naryo.

Abanyeshure bo kuri Rutana yambere barashima cane ukuntu baronse ahantu bashobora gukinira ariko kandi baracabandanya basaba yuko bakeneye imipira yo kuza barakina itandukanye, yaba impira y'amaguru canke iy'amaboko kubera ikibuga coco barakironse aho bazoza barakinira. Babaye barashima rero ingene bazobaronsa iyo mipira kugirango nabo baje mu mahiganwa nk'abandi

Ku mashure matoya yo mw'irongero, umwigisha amuyezi arasabashimise yuko abanyishure bozabarakora isuku imbere y'amashure yawo, kubera yuko ivyasi usanga vy'abayevyishi ugasanga hagiyemwo myando itandukanyu, ni na ho hazozaharapa mw'inzoka ugasanga azirakomoye abana zirabariye basavye bashimise rero yuko boza abarubahiriza mu gukora isuku buri musi buri musi bakama bahasukura.

Kw'ishuri ritoya ryo mu mikurira ya mbere bahora badafise ibitabo bigiramwo vy'ishure ariko ubu baronse ibitabo, umuyobozi mukuru mw'iyo ntara yarabazaniye ibitabo bitandukanye na canecane vy'ibiharuro kuko arivyo vyigwa vyabananiye abanyeshuri, barashimiye cane rero abashoboye kubibaronsa bongera babasaba kandi ko bobandanya babashigikira no kubaronsa ibindi vyose boba badafise kugira ngo bige neza.

Kw'ishure ritoya ryo kuri Rutana ya gatatu, kugirango abanyeshure bige neza kandi batahure, bashizeho ukuntu boza barabigisha na cane cane kwandika ku ruhome kugirango baze barabisoma uko binjiye be nuko basohotse baze barabizoma rwose gutyo bizotera bibaja mu mutwe kugirango birinde amakosa yo kw'ishure ndetse n'ibindi vyose vyoza bibagirira nabi.

Kw'ishure ritiyya ryo ku mugembe haramutse atanga ingabiri ridasanzwe y'ibitabo, ndetse n'amakaye abanyeshure bari bakeneye cane rero uwo muyobozi w'iryo shure urashimiye cane ingene leta yaji kubafata mu mugongo kugwa ibahereze ibikoresho na canecane ko abanyeshure bari babinyotewe rwose.

Abanyeshure batobato bo mukarinda basaba bashimitse ko bobaronsa utuntu boza barakina na canecane ibivuma kubera yuko abana ariho baca baryoherwa rero barongera basaba kandi ko bobaronsa n'imipira yogukina na canecane ko bakiri batoya bazokure bazi gukina umupira kugira bazoje no muma higanwa hamwe n'abandi bana.

Amashure mato mato yo mu Cizigombe, arashima ukuntu leta iheruka kubaronsa ibitabo, na cane cane yuko atavyo bari bafise; wasanga ishure imwe ifise nk'ibitabo bitatu, ugasanga abanyeshure bararundanye hamwe bariko bariga; ariko ubu intebe yose imwe imwe irafise igitabo. Twizera neza yuko umwimbu ugiye kuba mwiza na cane cane yuko ari mu gice ca nyuma, ari ugukora rwose gusumvya uko bahora.

Amashure matoya yo Mukizigombe, n’amashure ya kera cane. kubury’abanyeshure bayigamwo biga bafis’ubwoba cane kw’azohava abasidukirako. Umurezi w’iryo shure arasaba ashimitse yuko Leta yoraba ikabaterera kugirango bashobore kugira amashure meza kugirango bige Kandi batekanye.

Abanyishuri bekurutana ya gatatu muntu mumbere yo kugira ngo bitegurira inyigisho bazohabwa ku wa mbere barabiteguye neza ngo barakanagura neza intebe barakuroka ishure barahanagura n'urubaho kugira ngo uwuzoza kubigisha iyo nama azosange hameze neza bicara ahantu hameze neza, ndetse barnwa, naho bandike hameze neza.

Ishuri ritoya ryo Mubirongozi kugira abanyeshuri bige neza umuyobozi wiryo shuri yababwiye yuko bazoza barakura imipira naho hazoba hakanye kugirango bashobore kwiga neza kubera ko iyo bambaye imipira baca basusuruka cane ugaca usanga baciye bagomba gusinzira ivyo navyo biri mu bituma bataronka umwimbu mwiza mw'ishuri.

Kw'ishure ritoyi ryo mubirongozi kubera yuko bafise inama izobahuza bose abanyeshure be nabigisha baho kw'ishure baraye biteguye neza barakoropa amashure barasukura neza n'intebe kugira bazoshobore kwicara neza hatekanye hameze neza ata nkugugu ihatumuka, turabashimiye cane rero ukuntu bakoranye iyo suku ubutware nubutwarekazi neza.

Ku mashure matomato yo mw'irongero barashizeho kandi icumba bashobora kuruhukiramwo abigisha. Iyo bahejeje gukoresha ibibazo canke iyo abanyeshure bariko barakina. Barafise ahantu bagenda bakaruhukira bakicara bagatuza kugirango bashobore kumira amate kugirango bace babandanya baze kubigisha abanyeshure kandi.

Ishure ritoya ryo mukizigomba nishure ryiza cane riri nahantu heza cane ariko barasaba yuko bobaronsa ibendera ryigihugu cacu benikibuga cishure baza barakiniramwo kubera yuko abanyeshure baguma bavyipfuza umuyobozi wishure arasaba ashimitse yuko reta yobakorera mungata ikabaronsa ivyobindi vyose kubera yuko ayandi mahera bari bafise bayakoresheje mukubaka ayo mashure

Amashure matomato yo kumugembe namashure ya kera gose rero arasabwa ko yosanurwa kugirango abanyeshure bahige hameze neza impome zimwe zaraguye ifira izindi nazo zarabomaguritse bisabwa yuko zimwe zo bisubizwamwo umuyobozi wiryoshure arasaba ashimitse yuko reta yobafata kumugongo kugira ngo basanurire ayo mashure ya kera abandanye yigako abo banyeshure

Abanyeshure biga kuri Rutana ya gatatu barasaba cane yuko ishure ryabo ari ritoya gose bakifuza yuko reta yobafata mu mugongo mu kubagurira iryo shure, kugira ngo bicare bitandukanye ndetse bashobore kwiga bamerewe neza, kubera yuko begerana cane ntibaronka n'ingene bashobora guhema kubera yuko amadirisha ata n'ayariko, intebe rero usanga banazegeranije gose kugira ngo bashobore gukwirwa mw'iryo shure.

Ubuyobozi bw' indero mu ntara ya Rutana, buherutse kugender' ishure ritoya ryo mu Rutana ya mbere, aho baciye babarons' ibirangaminsi, kugira bazoze barab' iminsi kwizoz' iragenda gutryo gutry' abanyeshure bashishikare biga neza kandi bongere baronk' umwimbu.

Abana biga mumashure mato mato nacane cane abimenyereza nabana baba bakeneye cane cane utuntu twutugenegene rero mumasaha yubwambere barabigisha ivyomwishure ariko muyandi masaha bakaca bagira utuntu twutugenegene aho babakiriza nutuntu baza bararaba kugira ngo bashishikare ntibaze kurambirwa amasaha yugutaha agere

Ku mashure matomato yo mu Karindo hamaze iminsi hibonekeza igwa nyinshi, ugasanga n'ahantu abanyeshure bahora bakinira umupira ugasanga habomaguritse kubera yuko hatubatse kijambere. Basaba bashimitse ko bobagrira ikibuga ciza kugirango ntihazoze harabomagurika na cane cane yuko imvura ibandanya igwa ari nyinshi.

Kw'ishure ritoya ryo mu Karindo, abigisha barashimira cane abanyeshure ba ho, ukuntu babandanya bagira isuku ryiza. Ugasanga bariko barakoropa ishure, ndetse n'intebe y'umwigisha bakayihanagura, hamwe n'imeza aterekako ibitabo bakayihanagura. Tubaye tubatera intege rero bashishishikare bagira neza uwo mugenzo, kuko ni uw'abana beza b'indero.

Ishure ry'intango ryo ku Mugembe, umwigisha murezi arasaba ashimitse y'uko abanyeshure bose boza barambara umwambaro w'ishure, kugira ngo bashishikare base neza, ndetse n'abababona bose babandanye basa neza. Kandi bongere bareke kuza baracererwa baraduza ibendera ry'igihugu cacu kuko naho nyene ariho hatangurira ivyigwa.

Umwigisha wo kurirutana ya kabiri ntoya bayeruka kuronka agashimwa, kubera yuko ari bo mwigisha yiginjije neza mu kumenyesha abanyeshure bos ijana kwijana umuyobozi w'iryo shirere rero abandanya amutera intege, kubera yuko yigisha neza akasigurira abanyeshure neza akabereka neza kimwe kimwe cose kurbaho uko bitegereze kugenda babaye baramukengurukira, kandi n'ubundi, kandi n'ikindi gie azose ira bamukengurukira ngo abandanye yitanga be uwo akarorero rukoko.

Ku mashure matomato yo mu Rutana mu ntumbero yo kugira ngo abanyeshure bose baronke umwimbu mwiza, umwigisha ahejeje kwigisha aratanga utubazo ku kibaho kugira ngo umwumwe wese agende arakora, maze abanyeshure bose bagende bakoze abone abashobora kubitora ndetse n'abatabitora, kugira ngo aheza abasubiriremwo ico cigwa kugira ngo bagitore neza.

Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana, buheruka kugendera ishure ryo mw'Irongero aho basanze abanyeshure baragira ibitabu bashobora kwigiramwo, na cane cane ibitabo vy'ibiharuro. Ninayo mpamvu baciye bagaruka baraheza barabashikiriza ibitabo by'ibiharuro kugira ngo bazoze bariga vyoroshe. Ubu intebe imw'imwe bayihaye igitabo kimwe kugira ngo bashobore kwiga bongera bamenya neza atangorane.

Kw'ishure rito yaryo muko ivoka, kubera yuko banyinshurire batamenye kubwisha umuyobozi w'iryo shure yacie yashiraho yuko byoza arabigisha bakoresheje ibicapo agashira ku rubaho agaheza akabacapira agashira ko atibivyo tuku no kunoko gutyo gutyo bagiye barabisoma kenshi bizoteba bibaje mu mutwe, maze ikibazo bazo c'bagitora.

Kwishure ritoya ryo mu Birongoti, umwigisha yarasanzwe aje kwigisha ubwoko bw’amabara abanyeshure , ninayo mpamvu yaciye azazanye ingwa zitandukanye z’amabara atandukanye kugirangw’ashobore gusigurira abo banyeshure ubwoko bw’amabara yisunze izo ngwa.

Ishure yamugembe ni nziza cane, ariko hariho ibikikenewe haracakenewecane ibendera ry'igihugu caco, ndetse n'ikibuga bakinira h' umupira barashaka rero yuko retaye bafataho umugongo mu ku baronsa ikibuga c'umupira, kubera yuko bikeneyewyuko bazizo barahiganwa mu bandi nk'uko abandi bama baja guhigana.

Ku mashure matoya yo muri Mukorera ya mbere, barashimiye cane ingene umurezi wabo ashishikara kubagirira neza, kukubaronderera ibikoresho vyose vy'ishure. Sivyo gusa yabarondereye, yarabarondereye n'ikibuga c'ishure aho bahora babura aha bakinira umupira, na cane cane c'umupira w'amaboko. Umuyobozi w'iryo Shure Kandi abandanya ashimirwa gose kuko ataryama ngw'asinzire atabobona abanyeshure ingene bariko baramererwa neza.

Amashure matomato yo ku Musivya, n'amashure meza Kandi yubakije. Barateye n'utuntu twoshariza ishure, imbere yayo mashure barateye'uduti ,utwo duti twarakuze gose ariko hasabwa yuko boza baraduhimbura kugira ngo tugume turinganiye ari tugufiya niho tutotez'ibibazo.

Amashure matomu ateye mkurira ya mbere n'amashure meza gose, kandi ateye imbere bariabaronkejje n'ivyo baza barakinisha, ariko, kandi barongera basaba yuko bowe baronse imipira y'ugukina hamwe n'ikibuga co mww'ugukinira hamwe nyena yabo imipira y'amaboko, ndetse n'iyo amaguru barakingurutse cane uku buntu bindi babibaronkeje, kandi babeye barashima n' uku buntu n'ibindi bazobiba bajanira.

Ejo hahise kw'ishure ryo kurirutana ya kane abanyishure baragize isuku mu mashure yabo barakubuye barongera barakoropa bongera barahanagura n'intebe aho basize intebe zisigaye zi ari nziza cane kugira ngo ku wa mbere ni baza bazokwicara ahantu hameze neza.

Mu ntara nziza yacu ya Rutana ,mu ntumbero yo kugira ngo twese twiteze imbere, haherutse kuza ishyirahamwe ryitwa merankabandi, aho abakenyezi bose batazi gusoma no kwandika bose bashize hamwe ,kugira ngo babigishe gusoma no kwandika. Gutyo, birafasha mw'iterambere, kubera ko twese tuba turiko turaja imbere ata n'umwe aba asigaye inyuma.

Kwishure ritoya ryo mu kayigi n’ishure ryiza cane ariko abanyeshure baho barafise ukuntu batahitaho kuhakorera neza isuku basabwa rero kuzokwama bakora neza isuku ryaho hantu mukuha ivyatsi vyose bihimejeje na cane cane yuko ari mu mvura biguma bikura kumwanya kumwanya.

Abanyeshure bo ku Gifunzo mu mashure matomato barasaba bashimitse yuko bobaronsa imipira y'ugukina na canecane yuko igihe bariko barakina usanga babuze ivyo bakina ugasanga babumbabumvye utuntu dutoya, basaba rero ko reta yobaronsa imipira y'ugukina kugira ngo bazoze guhiganwa mu bandi nabo nyene, kuko nabo nyene barashoboye barifuza guhiganwa mu bandi.

Abanyeshure bo kuri rutana ya gatatu iyo bamaze indwi yose bariko bariga baraheza bagatahukana ibikogwa baza gukorera muhira, abarezi babo rero bakazoca baza kubikosora ku musi wambere bagarutse kw'ishure bakanduza vyabikogwa bari barabahaye kumpapuro.

Kwishure ritoya ryomukayigi nishure ritahora rifise ikibuga bakiniramwo umupira wamaboko ariko umuyobozi mukuru wamashure yintara aho aheruka kubagendera yaciye abaronsa icokibuga cumupira kugira ngo bazohore barakina imipora maze baze barahiganwa mubandi banyeshure bose

Ko'isayeli ito yarye mu birongozi uyu musi hari hariho inkino zidasanzwe, ariko bo bantu baza gukina basanze basivye bose abarurizi b'uwo musi baciye bataha bamaramara, kubera yuko bo bantu bose yomibweyostige ziza basaba rero yuko batosuira kuzababafyi n'isha babandanye baza bakina, kubera yuko ababataye umwanya wishi wo kukuza kubara bera.

Muntu mbere yo kugira ngo umwimbu w'ishure ubandanye ugwira ube mwiza kw'ishure riritoya ryo mu karindo hamaze imisi hibonekeza yuko abanyeshurire batore ibintu mw'ishure rero umuyobozi w'iryo shure yabwiye umw igishara yuko yopfuma azarandika ivyo bintu k uhome akandika ku rupapuro ivyo bakaza barasoma guti yo guta yuko bazobisomanea bizoja mu mutwe gushika iye aho bazoshobora gutora ikibazo tubaroshimiye cane uwu muyobozi weyafasha iyo ngingo gutyo bizofasha benshi.

Ishure rituya ryo kurirutana ya mbere ryaramutse rifise abashitse yiri musi rero baraza kubimvirisa bumibabazanire agaseke babazaniye babumvirize neza basabwa abashimiso yuko iyo nama boza aha kirikare kugira ngo ntibaze gucerwa kugira ngo nuza kubafise ikibazo azokibaza hanyuma bagenda bamutaye umutiwee o ikibazo ciwe.

Kw'ishure ritaya ry'umu karibu amashure yahona yakera rwose gushika, naho ibisakaz usanga vy'aratabaguritse ugasanga abanyensh urerbariko baranyagiweye bari mw'ishure basaba rero yuko bubpfa ma baronka imfashanya kugira ngo basukare hejuru bareke kukoma abigira hantu hava cane, kubera ivyo ikoresho vokorakoresha mu kandika ujo usanga vya nyagiwe, kubera imvura y'uruhuherezi, ndetse niva hejuru.

Kw'ishuri ritoya ryo mu Kayigi mu ntumbero yo kugira ngo bamenye ibintu neza, umwigisha araheza akabacapiro ku rubaho kugira ngo bose baze baratahura akaza arashirako igice kimwe kimwe ati iki citwa uku n'uku, gucyo bagaca babishira mu mutwe, hageze mu kibazo bagashobora kubitora, turashimiye cane ingene uyo mwigisha yashoboye gukoresha ubwo buhinga kugira abanyeshure bamenye.

Kw'ishure rito yaryiaku gifunzo ni ishure ritubakitsek ija mbere ni ishure hasi huzu y'umwavu, ndetse n'inkungugo abana bazavabagoaran'imvunja, ndetse n'izindi ngwara zose zifatiye kw'isukurise umuyobozi w'iryoshure rasi abashimiso yuko reta yobashiraho umugonga, maze ikabubakira amashuri meza kugira abanyeinshure bige nee za, ndetse bafise n'isukurira ikwiye.

Ejo hahise hariho abanyeshure batamene ko bagenda kwiga uyu munsi baca batera bagenda kw'ishure basanga intebe ziragaragara nta munyeshure n'umwe yatonse nta n'umwigisha ariko baca baragurura akenge niho baca bagenda kw'isengero barasenga hanyuma baraheza baragenda ku rugendo rw'ahantu bategekanije baza kugirira umunsi mukuru w'abakozi n'akazi.

Kw'ishure rituya ryo kwirutana ya gatatu barasavye bashimise yuko ibarabararicamwo abantu biyunguruza ko boraba bakajimura, kubera yuko ibarabararbafise ryegereye cane i ruhande yishure harigihe usanga ahabaye amasanganya rero ugasanga imoduka zirateje ikibibazo, ndetse azikinjira no kw iryo shure tumarasavye bashimise yuko bububahiriza ibigende shobakaa banadihano babicisha kugira ngo amaagara y'abana bandanye akengirwa.

Kw'ishuri ritaya aryo mu birongozi rifise ikibuga c'isure kitameze neza ico kibuga ntibigera bagikora camba kirimwo bibicapfu bitandukanya n'i vyo ase ntibigera babikoraho umwigisha rero waho arasaba yuko abanyeshuri bozo barahaharura kugira ngo hase neza bahakinirire habona neza.

Umuyobozi w'intange nziza yarutana arashimiye cane ingene abanyeshuri ya kwirutana ya kabiri ingene baandanye abragiriye isuku mu mashure yabo, ariko, kandi arasavye yuko hariho abantu baguma bacakuza intebe bahaguma bazandikako yuko iyonge sitabereye ni ijiza yuko bafatanez' izo ntebe, kuko nabatoyibabo bazozigako.

Umuyobozi wishure mu mashure matomato arasaba kandi ashimitse Yuko abavyeyi boza barafasha abana babo muntumbero yuko kugira umwimbu uzogende neza kubera Yuko usanga abana batabigahuye birasabwa ko abavyeyi bashiraho ikibariko munzu bakaza barabaharurisha babandikisha ibaharuro gutyo gutyo kugira bafashanye kugira indero yabo bana ibandanye igenda neza bashishikare bagira amanota meza.

Kw'ishure ritoyi ryo ku Musivya abanyeshure batobato bama bataha usanga baca mu nzira zitandukanye, ugasanga mbere no ku kibuga cabo bacako ugasanga kiriko ibintu bibatega vyaba ivyatsi vyinshi, na canecane ko imvura iba yaguye. Basaba bashimitse yuko bokwama babagirira isuku kubera yuko bobo atavyo bashoboye kwikorera.

Amashure mato mato mu kizigombe asabwa gusubirwamwo Kubera yuko aza yarapfumaguritse ndetse nimpome zose ziza zarapfumaguritse , basaba rero bashimitse ko reta yobafata mumugongo kugira bashobore gusanura ayo mashure abanyeshure biga batekanye Kandi bigira ahantu heza Kubera ko imvura iyo iguye uca usanga bariko baranyagigwa bigatuma biga nabi.

Ku mashure mato mato y'i Karinzi, ni amashure meza cane kandi rwose. Basaba bashimitse yuko boza baragira isuku, kugira ngo baze barahumura n'utwatsi turi imbere y'amashure, kugira ngo ntihagire ibicafu canke inzoka zihinjira; kuko zohava zibagirira na nabi zikabarya. Babandanya bashima ukuntu Leta yabaronkeje ayo mashure meza, na cane cane yuke kare bahora bayiga muri nyakatsi.

Abigisha bo ku mashuri matama matoyo yo mu kavoga barasavye ibashimise yuko babanyishure boza barubahiriza gusiga bafuse ikibaho, kubera yuko usanga basize bavyanditseko ugasanga bukeye mu gitondo mugisha arazendutse ugasanga arabuza aho yandika rero barasabwa ko bokoyikebuka kugira ngo bubahiriza ivyo ubo mu bigisha bayababariye kugira ngo ashike iyi yandikiye ibie basovyo uwo musi.

Kw'ishuri rito yarya mumikurira umuyobozi w'indirarasa abashimitse yuko reta yibafasha bakabaroswe ikibuga bazabarakinam' umupira na canecane umupira w'amuboko, kubera yuko abandi banyeshuri bazwima ababona abandi bagenzi bao barikubaarakina na bo birebobabaza cane ati mbega twoba ntituri abanyeshuri aho tuturanwo ikigibwoga tuza turakinura mwwee numupira mbero barasaba bashimise ko bbarose umupira kugira babandanye ibinonora imizi.

Kw'ishure ritoya ryo ku Musivya, umuyobozi wiryo shure arasaba ashimitse abanyeshure bahiga yuko boza baragira isuku aho biga, kubera yuko usanga intebe baguma bazandikako, ugasanga no gukoroka ntibakoropa, rero barasaba bashimitse yuko umwana wese azosubira gufatwa ariko arandika ku ntebe yuko azohanwa bishimitse bimwe vy'akarorero kandi.

Itariki imwe yukwezi kwagatanu aho bahimbaza umusi mukuru wabakozi nakazi harashimiwe cane umuntu umwuvyeyi yama yigisha abanyeshure neza kuko uwo munyeshure arabigisha neza agateba akabacapira nivyo baba batumva na cane cane kwamasaha agoye ko bayatahura barabacapira ukuntu ayo masaha asanzwe yitwa ukuntu bayasoma turamushimiye cane azobandanye agira ako kigoro

Kwishure ritoya ryo mubusanzu abanyeshure bama bagira isuku iminsi yose ntibaraba ngo ni kubera ari batoya ahubwo bashishikara bakora Ibikorwa neza uhora usanga intebe zabo zihanaguye neza ndatse n'urubaho ugasanga rurahanaguye neza eka nishure ryakarorero cane kubera batanga Indero nziza gose.

Umuyobozi wishure ryiza ryo murutana ejo kumusi mukuru wabakozi nakazi yararonse akazi gasanzwe kubera yuko ishure ryiwe ryabaye iryambere ndetse no mwisuku ari ryiza cane imbere yiryoshure barateye amashurwe atandukanye ndetse nivyamwa kugirango ribandanye risa neza gose

Kw'ishure ritoya ryo mwirabiro barashima cane ingene babaronkeje amashure ariko kandi harih'ikindi bakibuze; baracabuze ibendera ry'Igihugu cacu. Umuyobozi w'iryoshure rero arasaba ashimitse yuko naryo nyene boribarosa kugira abanyeshure bashobore kwiga neza ndetse banabone yukwari na kumashure nyene yakarorero.

Kw' ishure ritoya ryo mw' Irongero babandanya basaba yuko abanyeshure bobaronsa intebe zitandukanye. Kubera ari nkeyi kandi abanyeshure ari benshi, ugasanga n' amanota bariko baronka amwe kubera baguma barabanirako. Basavye bashimitse ko yuko bobongereza intebe kugirango bashishikare biga neza.

Kumashure matomato yo ngaha murutana haribonekeza neza ingorane yubuzu bwa sugume ubuzu bwasugume bwarabomaguritse eka ntanamazi ahari barasaba bashimitse babaronse amazi meza ndetse nubuzu bwasugume bakabahereza nimiryango kugirango bazogume bugaye imyubaka ntize irasohoka ngo ibateze ingorane barware ibirwara bitandukanye

Ishure ryokumashure yambere yokumuzungu nishure ryambere rimeze nabi aho umenga ninkomuhira ahohantu ugasanga umenga sinkokumashure basaba bashimitse ko reta yobafata mumugongo kugira nabo iryoshure ribe ryakarorero ribe ryiza risigweko nakarangi gutyo gutyo abanyeshure biyumve neza niho bashobora kwiga neza bakamenya

Kw'ishuri ritaya ry'umuri karindo ya mbere ba banyishurire barashimacane ingera abigisha abarizi bawe ngo babagiriye inama ykuubun'ibibozo barababikira ibikoreresho canecane bikonda gutakarak' amakaramu, ndetse n'utonde, kubera yuko bama bagenda mw'isi yose baagetaye ugasanga bashika bagora abavyeyi babo ngo bagurirandimakaramu abigisha bacu b bafata e ingingo y'ukobe sibara babikirira makaramu turashimiye cane iyongoingo abigisha bafasha.

Ishure ritoya ryo mu karindo umuyobozi w'igoshure jewe yararonse akaganoke aho hahimbazwe umusi mukuru w'abakozi nakazi iryo shure ryoara vyitwayemo neza kuheree yuko banyishure bamenye ku rugerwa hejuru, ndetse rifise n'isuku rirengeje cane awo usanga ishure ry'iiteyeko mashurwe n'utundi twama dutandukanye imbere y'amashure.

Ku mashuri matema mato yo mw'irongero hamaze imisi yibonekeza yuko ubuzi ubwa suguma batabufata neza u muyobozi w'iryo shure rewo iratevye arandiki e ibicapo ku ruhome kugira ngo umunyeshuri wese azokwinjira azowanzasome yuko, kuko kizirahikazirizwa ko hanonutuzu twa sugumwa yuko uwuvuyeyo asuka y'amazi agahetse agasiga kingiyeko kugira ababandanyi hagoma hariameze neza abanyishuri bantamnyi bagyana n'amagara ameza.

Abayuzi b'amashure yo kirutana ya mbere basaba bashibitse yuko baronse utuntu tubafuka imvura kugira ngo iyo batwaye y'abanyeshure batoba batao mu tuzi twa sugumwe baronka utuntu baza barifuka kugira ngo ntibanyagirwe rwose, kuko biribonekeza yuko abo bana baca banyagirwe bagashika mw'ishure bahamazegukanya ntamwe bidakundeyayuko basubira kwiga neza.

Amashubire matomu batuwe yo ku mugembe aracara mpeza cane, ariko hariyo ikintu kibuze harakeneye ibendera ry'igihugu cacu kugira ngo bashishikaje baduze idraponeza harakenewe, kandi n'ikibuga c'ishure abana bazazobarakeniramwo rero reta irayongereya b'abayise abagose yuko yibaronse ico kibuga c'imupira hamwe n'iyo bendera r'igihugu cacu.

Kw'ishure ritoya ryo mu kabiribu baravuga cane yuko ibiyo vyose vyamenaguritse ishure rero rirasaba yuko abuyobozi bw'indero rworaba bukazana ibiyo kugira ngo bashoborewe gushira ku madirisha kugira ngo abanyeshure bige batekanya ubundi imvuriguyena canecane yuko imvura irikiragwa ucu usanga ura uhuherezi rwinjiye mu mashure ure yo abanyeshure.

Kw'ishure ritoya ryo kuri Rutana ya mbere, abanyeshure baho barasaba bashimitse, y'uko baronswa imipira bakina mitomito, kubera yuko ubu na bo nyene baba bakiri batoyi, bashaka udupira dutototo baze barakina, gutyo bagiye mu karuhuko, baze barakina, biratuma babandanye bamera neza mu mutwe, ndetse bakiga n'ivyigwa vyiza bameze neza.

Kw'ishure ritoya ryo ngaha mu Rutana igice giheze abanyeshure barayobwe cane mu biharuro. Ubu rero abigisha-barezi baseye bigira inama yuko boza barandika ku rubaho bakaza barandika ibiharuro kuva ku ca mbere gushika aho igiharuro c'ijana kugira ngo bashobore gutahura abanyeshure rwose.

Amashure mato mato yo kuri Rutana ya gatanu babandanya basaba yuko bobandanya babafata mu mugongo kubera yuko amashure yabo yashaje ugasanga imvura iyo iguye baciye banyagirwa basaba bashimitse y'uko leta yoraba ikabakora mu mugongo ikabafata rwose igaheza ikabazanira udusakazo na cane cane yuko imvura ibandanya igwa itaracika.

Kw'ishure rito yaryo mwi Rongero abanyeshuri basaba bashimise y'uko boraba bakabasanurira amashure bigiramo intebe zaravunjaguritse zaramanyaguritse. Impome zose zarabomaguritse barasaba yuko bopfume bahereza karangi washobora gusiga ku mpume kugira ngo bashobore kwigira ahantu heza kandi hamota neza gutyo washobore kwiga neza batekanye bagire n'umwimbu mwiza.

Kw'ishuri ritoyi ryo mu kagogo haraye habaye ubusomwa budasanzwe .Aho hajye basoma bakinjira bakabomorra agatora ibintu byose byari mur'iryo shure. Baratwaye ibitabo ndetse n'ibintidi bikoresho byose vy'ishuri .Uyu munsi yavyise abantu benshi imbere yabo ndetse n'abamodoka ariyahishikiye kubgira ngo barabibyo bararyarayirihaguwe basaba bashimitse y'o kuboshiraho umuzamu kugenger bashikare abacungaho hantu ntibasubire kuza kuhiba.

Mu mashure mato mato yo ngaha mu Rutana, mu ntumbero yo kugira ngo ubumwe bugende neza, umwigisha iyo atashe arasiga asize umwimenyerezo bazovyuka bakora abanyeshure, abanyeshure bashitse hakiri kare rero baraheza bagaca bakora wa mwimenyerezo, uba wanditse no ku rubaho.

Ku mashure matomato yo ku gifunzo aba nyeshure baho barasaba bashimitse yuko reta yorayika bafatako umugongo mu kubarosa amashure meza nk'abandi ibiyo vyaravuyeko na canecane yuko bababifuza yuko hoguma hashushe neza, kubera ko umuyanga uguma winjira, kubera atabiyo biriko ugasanga wagumye bakanye cane ntibashore ukwiga neza.

Kw'ishure riteya ryo gifunzo basaba ko retayire bafataho umugongo mu kubasanurira amashure na canecane yuko arayakera shaje, ndetse no hasi habomaguritse basaba rero yuko bobashikuraho umugongwa bakaba bafasha kugira ngo bigira hano heza gutyo na bo nyene bashore kwiganeza batekanya batagira ubwoba yuko imvuri hafi babomorerako.

Uyumusi kw'ishure ritoya ryo mukarindo hakozw'ibikorwa rusangi kw'ibarabara ritera rija kur 'iryoshure turashimiye cane abarezi baho hantu bateye akamo abanyeshure kugirango bakore iryo barabara, kuko ryari risigaye ritey'isoni, har'ubucafu butey'ubwoba.

Kw'ishure ritaya ryo mw'irabiro ni ishure ritameze neza ritubakitse neza abanyishure barasaba yuko bobashiraho amadirisha kugira ngo uruherezi rw'imvura ntiruzerobashikira iryo shure ntirigira n'imyango rero barasaba abashimitse yuko baronse myango kugira ngo bashoboreye kwiga bameze neza bareke kuzobaranyagirwa.

Ku mashurire mataba mato yokurirutana ya kane haribonekeza canecane abarezi ibifata nabi cane ugasanga antiariko barakora ibikorwa bategerezwa ugasanga, kandi impapuro z'abanyeshurre zbatazikosoye ugasanga umunyeshurire nta manota yamenya, kubera yuko impapuro zibwe zitakosowe ababigisha basabwe, kandi ko bokwikebukay eiyo ngeso ntibazosije kuyigira.

Mu ntumbero yo kwitegurira inama y'ishuri izohuza abanyeshuri n'abigisha bo kwishure yo kuri Rutana ya Gatatu, abanyeshure baraye bisuganije neza bakoropa neza barahanagura intebe neza, kugira ejo bazoronke aho bavugira inama neza; maze bashikirize akari ku mutima, ibibazo vyose bari bafitse barabe yuko vyotorerwa inyishu. Turashimiye cane rero abanyeshure ukuntu bavyifashemwo neza mu gutegura, mu kugira isuku aho hantu.

Muntumbere yo kwirinda ingwara zifatiye kwisuku rike umuyobozi wo kuri Rutana ya gatatu agiye kuzana amazi kwishure ryabo, baheruka no kuzana kandi ututobo twinshi kugira ngo umunyeshuri wese ahejeje gukora ikintu gicafuye abandanye akaraba kugira ngo yikingire ingwara zifatiye kwisuku rike.

Mu mashuri mato mato yo mu Karindo, kugira ngo bafashe abanyeshure bamenye amanota yabo, kubera yuko ari benshi cane badashobora kuyabasomera, baciye biga intumbero yo kugira ngo bafate urupapuro barushire ku mpome, yo kugira ngo umunyeshuri wese aze arisomera amanota yiwe. Gutyo umwe wese aca aza arasoma izina ryiwe , hamwe n'amanota yiwe imbere yiwe.

Ishure ryo ku birongozi ya gatatu nishure ryahora ri ryiza bose ariko ryashaje ku buryo nisima hasi riza ryapomaguritse bakinuwe y'uko hasa nubwo basaba bashimitse rero y'uko leta bebafataho umugongo kugira ngo ibasigireh akarangi hasi ndetse bazobandanye bigahameze neza gutyo n'abanyeshuri bandanye bagira ubumenyi bwiza.

Ku mashuri matobe matoye mu Bugiga abanyeshuri barasaba bashimise yuko leta yora b ikabagurira neza mashure yabo na cane cyane y'uko yahora asa neza ariko ubu yabumaguritse basaba rero y'uko bobashiriraho tuntu kugira ngo hasene neza bareke k guza babraza baratsitagurika na cyane cyane yuko inzara zabo ziza zahetse kubera bagoma baatsitara.

Kuri karindo yagatatu abanyeshure barashima cane ingene umurezi wiryo shure ashishikara abagirira neza mu kububakira utuntu bagenda bagenderamwo hejuru bakahasakara kugira ntibagume banyagigwa kare wahora usanga bahashika banyagiwe batose ariko ubu usanga barinda bashika kw'ishure batigeze banyagigwa, barashimiye cane uwo murezi rero ukukuntu yavyiyunviriye na cane cane yuko ubu ari munvura.

Ishure ryo mu mikuru irari rakenguruka cane yuko ryaronse ibikoresho vy'ishure na canecane ko vibabironse babinyotewe basobariro yuko baronsa no dutambara kugira ngo bazibarabifuka na canecane imashine z'ubwongo kugira ngo ntizicafure, kuko iyo zicafuje usanga zimeze nabe ugasanga zirapfuye.

Amashure yo mu Kayigi arashima cane ingene Leta yabaronkeje ibikoresho vy'ishure ndetse n'ibindi vyose. N'ikibuga c'ishure barakibahaye aho bazoza barakinira umupira. Basaba rero bashimitse ko bobaronsa amazi nayo kugira ngo bazoze barakaraba iyo bahejeje gukina umupira. Kugira ngo bikingire ingwara zose zifatira kw'isuku rike.

Kw'ishure ryisumbuye ryo muhwanya, amashure yaho yahora ari meza cane kurusha, ubu rero hoho bakoz'ibarabara kugirango abanyeshure bazohore bagenda neza ata bishanga biza birabatarukirako, gusa wahor'usanga kare ibishanga biza birabatarukira ku mpuzu ,ugasanga mw'ishure hose huzuy'ibishanga, bikabater'isoni ubu rero turakenguruka cane ,kuruwo mugambi mwiza bahazanye wo gukor'iryo barabara.

Mwi Rongero hari amashure yashaje cane kanatsinda naya kera, basaba yuko rero bozana udusakazo na cane cane ko utwahora turiko tuza twarirabaguye, twaraguye ingese utoraba, hasigaye hava, basaba rero yuko bobazanira udukoresho bagaheza bakadusanura, basaba kandi ko bobazanira n'amazi kugira baze barakaraba.

Ishirahamwe igitomera nk'abandi rerahitse gutanga ingabire ku banyagihugu bangamurtana na canecane bantuhonikoli abo banyagihugu reyo barashima cane ingena ryaje kubafata u mugongo na canecane kw bamengana bacibwa, ariko ububasigaye baronka ico bambara be ni co bafungura.

Ishure ryo kwirutana gati atugayemwo abanyeshure baho bifata neza iyo bagiye ku'ishure bamabashikabakubura, ndetse n'intebe zose bakazihanagura n'imeza yose y'umwigisha bakayihanagura umwigisha wa barashimira cane yuko abavyeyi babareze neza babandanye b batera intege yuko n'imbere y'ishure boza barahakubura kugira ngo ashishikare hasa neza imyaa ni zirinjira mw'ishuri.

Umuntu wmbere yo kugira ngo abanyishuri baronka umwimbu mwiza barasabwa yuko buronka itsindi mashinenyabwonke, kubera yuko umwigisha, ariko arigisha akabarangira mwyo mashini usanga abatayibona bose ugasanga ahageze gukora ikibazo bicebibananira bisarwa yuko bronzoreye isindi mashinenyabwonko gutyo gutyo umwimbu woshishikara uba mwiza.

Kwishure ryomu kayogiro nibo baheruka kugururwa umwaka wishure rero umuyobozi wiryoshure yarabagiriye umunsi mukuru nacane cane mukwerekana utugenegene dutandukanye hariho abagiye bariyereka abandi baratamba ingoma ewe ntiwari kuraba kari akaroruhore turashimiye cane umuyobozi wiryoshure we yatunganije ivyobirori

Aha murutana kumashure yindaro abanyeshure benshi ntibashimye kurindira amanato yabo kubera yuko ibintu vyari vyaheze vyo gufungura umuyobozi wiryo shure yaciye ababwira ngo batahe rwazogaruka kumyiriza amanota munyuma niho rero yaciye ashira itegeko yuko abanota yabo bana boca bayashira kuruhome kugirango abanyeshure bavuye muburuhuko bazoce bashika baraba amanota yabo vyoroshe kandi bitagoranye

Amashure y’ikayi yigiye, n’amahure meza cane y’akarorero ariko hariyo ibikibuze, harabuze ibumba ry’amazi ndetse n’ikibuga bakiniramwo umupira . Basaba bashimitse ko reta yobibaronsa kugira ngo babe abanyeshure bakarorero nabo nyene, bame bagenda guhiganwa mubandi nkuko nabandi bama bagenda nabo nyene.

Uyu munsi kwishure ryo mu KAGOGO hagize isanganya kubera yuko abanyeshure bariko baraja kwishure bacerewe amamodoka nayo yaguma arengana ari menshi basaba rero yuko ivyo bintu vyosubira bigahagarara imodoka zikabanza zikarindira imbere yuko abanyeshure baheza kuja kwishure zigaheza nazo zikaja kubandanya zigendagenda.

Kw'ishure ryomu buhamyi nta ntebe bagira kw'ishure basaba yuko we uretab barose intebe kugira ngo abanyeshure bazibariga bafise intebe imwe yonyene usanga ari yo bana bikoraniyeko bose bari ku bariga hamwe n'umwigisha usanga y'umugore ingene ashabora kwigisha abana barundanye hamwe, rero barasaba abashimitsi yuko retaye bafataho umugongo nk'uko yam ifashe abandi kugira ngo na bo nyene barohka ingene baza baricara bongereye ibigeneza.

Ku mashure yo mucizigombe , imbere y'amashure hariho giti kininiya caguye mu nzira bisabwa yuko boza kugikuraho kubera abanyeshure baho ni batobato ntibashobora kugikuraho ugasanga kigiye kirabatega bagiye kugwa hasi , basaba bashimitse yuko bobangutsa kugira ngo abanyeshure niyo bataha baze gusanga aho hantu hameze neza cavuyeho.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Karindo abigisha b'aho hantu n'abigisha bakaze gose ku buryo umunyeshuri aba yambaye impuzu zisanzwe atari umwambro w'iryo shure baca bamusohora hanze abandi bariko bariga, basaba bashimitse yuko abavyeyi babo boraba bakabagurira umwambaro w'ishure kugira ngo bazoze bariga neza niho botahukana umwimbu mwiza na canecane yuko turi mu gice ca gatatu bisabwa yuko dukora cane.

Mwirongero bafise amashuri meza cane utorabayo bakitse ku murongo, ndetse baateye n'uduti twiza tw'amashurwa basabwa yuko baguma aba tubongabungouto duti na canecane ko tuza turatanga akayaga, kubera yuko nicoirigiye kuza hagiye kuza inkunguku nyinshi, ariko iyo hari utwo duti usanga dukingira iyo nkunguko bashimyecane nigene bagire kuvyitwaramwo neza mu kubandanya bagira itsuku koari mashuri.

Ku mashure yo mwi Rongero n'amashure meza cane, ariko kandi arakeneye umupira bazoza barakina hamwe n'ikibuga cabo, barakeneye kandi n'amazi kugira bazoza barakaraba birinde za ngwara zose zifatira kwisuku rike, na cane cane ko turi mu mvura birababaza cane iyo bagenda banyerera barondera amazi yo gukaraba.

Ku mashuri yemu kivuga n'amashubire meza cane ntiboraba, ariko, kandi hario iki kibuze barabuze umupira wo gukina hamwe n'igibugabaza barakinirako harabuze, kandi n'ibibendera ry'igihugu cacu kugira ngo abanyeshuri bazoze baratanda kwidarapo turabashimirira abanyeshurire babandanye bitanga batanga uduhera duke dukekua ashorekuranga imipira yabazoze barakina.

Kw'ishure ryisumbuye ryo ngaha mu Rutana, bariyamiriza cane ingeso mbi yiyadukije ngaho, aho abanyeshure usanga baguze ibintu vyo gufungura, na cane cane ububamo canke amavoka, bakaza kubirira iruhande y'ishure. Abanyeshure babandanya bavuga yuko, baba bashonje muri ico gihe; ariko abigisha bo bavuga yuko, ivyo bintu bidategerezwa kubera ngaho, iyo babiguze boraba ahandi hantu bagenda kubirira.

Ko'ishuri ry'inyabikenke n ishuri ryiza cane ry'akarorero karebahora abafise rishaje, ariko ububi basigaye bafise rishasha barashima cane ingene leta yashishikaye iye bafatawe umugongo mo kobarosa amashure mashasha, kubera yuko ayobahorana ya zarabawe ugasanga yaratobaguritse ukuntu imvurirgeye gasanga baranyagiwe barakengukiye leta cane rero kuntia yafashaw umugongo.

Kw'ishure ryo ngaha mu Rutana rijejwe ivy'uburimyi abanyeshure baho barakoze ibintu bitandukanye na canecane ibiterwa vyo mu ndimo, rero ubu bazoca baza barabigurisha maze baronke amahera baza baratanga nko ku mahera y'ishure, abavyeyi barabashimira cane yuko rero babandanya bigenga neza mu gukoramwo basahiriza na canecane yuko amahera y'ubu usanga agoye badakoze bose usanga bigoye.

Uyu musi kw'ishure ryo mu Rugaragara haramutse hari uruza n'uruza rw'abanyeshure benshi mw'ibarabara, ukuntu vyagenze rero ngo hariho umunyeshure bari birukanye kubera yuko yakoze amakosa menshi kw'ishure, baramukuye amanota menshi mu ndero munyuma bamutuma umuvyeyi ariko uyo muvyeyi ntiyamuzana, uyu musi baca bamuha itegeko ko ategerezwa kugenda kumuzana niho abandi banyeshure baciye bashwabaduka kugira baze bamushigikire baca barangira habaye abantu benshi mw'ibarabara.

Kw'ishure ryo mu busanzu n'ishure ryiza cane utora abarya akarorero, kandi kanatsinda baryubatse barishashaye, kuko bari barikeneye hari haheze imyaka minshi batarironka rero barashima cane ukuntu baryubatse ukuntu baryubatse rero n'iryo akarorero barasizeho, kandi n'igitik imbere y'iryo shure kugira ngo iyo hari o zuba abanyeshure bashora kugenda kuryugamamwo ico giti baronke akayagamo ico giti barakenguruka cane ukuntu bavyitwayemo neza mu guhubaka ico giti.

Amashuri yimo kirwati n'amashuri meza cane kanatsinda yiubakicwa gizambere bamwe rero bariga musi abandi bakigaruguru abandi bakigarugurukandi hagira gatatu basaba bashimitse yri uko rero bubandanyi babagerera neza mu kabafata mu mugongo bakabahereza n'ikibuga c'umupira bakazoza barakena umupira na bo bagahikanwa n'abantu.

Abanyeshuri biga kw'ishure ry'i Kinyinya barashima cane ingene umuyobozi ashishikara aryitwararika neza mu kubagirira neza imbere y'amashure. Kare hahora huzuye ivyondo, ariko ubu barahashize utuntu tw'utubuyebuye kugira baze bararengana hameze neza. Babandanya basaba neza yuko n'ubu bozanaho n'utuntu tw'udushurwe bakahatera kugira hashishikare hasa neza, uwuza wese abone ko ari ishure ry'akarorero.

Amashuri yo mu ciza igombe yahara amashure mabi gose, ariko basigaye ari meza cane ntiboraba ubasigaye ibara yasize n'amarange ugiyeho usanga ari meza rwose hari ha yasize mabara yera n'ayo ndim abarasa n'urwasi rutoto barashimacane ingene abanyeshuri bavyitwayemwo mu guterakama abavyeyi babo, maze na bo bagaterera ishure kugira ngo bubakayemwa shure meza.

Amashuri y'i karibu niamashure meza cane, kandi n'amashuri ari hantuhamize neza bari hateye n'udushurwe ntiborabagoma ba duhimbagurabawehatumwe turea utu dutini twiza cane ntiworaba turaho abereye, ariko, kandi barasaba bashimise ko bobarose amabomba kugira ngo bazibarakaraba ntibareke kurwara ingwara zitandukanya na canecane zifatiye kw'isuku rike.

Amashuri yo mu kayinda n'amashuri meza cane, ariko, kandi barakeneye ikibuga c'umupira kugira ngo bazoze barakina bahiganwa, barakeneye kandi n'amazi kugira ngo bazoze barakaraba birindi ingwara zose zifatiye kw'isuku rike na canecane yuko ari mu mvura harigihe usanga bigoye ingene baja bararonka ingene baja gukaraba, kubera abanyerera barashaka rero amabomba bazoze barikarabira ngaho nyene kw'ishuri.

Amashure yo ku museno ngaha mu Rutana n'amashure meza cane yubakitse Kandi kijambere kanatsinda n'abigisha babo n'abigisha bateye imbere iyo baje kwigisha usanga baje bafise imodoka , bakayashira imbere y'amashure , basaba rero yuko ahubwo boza barabaronderera ahandi hantu boza barayashira kugira abanyeshure iyo bariko barakina ntibahave bayatsitarako nya ma modoka yabo.

Ku mashuri yo mubirizi ni amashuri meza cane, ariko, kandi barasaba yuko bagume hagira isuku na canecane yuko uruho musanga rwegereye rwose bicafuna canecane ibiti, ndetse n'ivyatsi vyose abanyishuri basabwa ko bozo barabikura kugira ngo hagume hamere neza na canecaneko ari kwibarabara rigume ari comwo n'amamodoka abantu bava babatwenga.

Kw'ishure ryo mu Kayigi abanyeshure baho barashima cane ingene reta yabahaye amashure meza, ariko barongera basaba yuko yobaronsa n'ikibuga c'ugukiramwo umupira hamwe n'imipira nyene kugira ngo bazoze baragenda gukina mu mahiganwa y'abandi bose nk'uko bama babikora mu zindi ntara, barashima gose uko reta yama ibibemerera ikongera ikabishira mu ngiro ivyo bayisavye.

umunyezamu arariri ibitabo biri ngaha mu Rutana ye mwe inyota afise irarenze ugiye mu cumba ciwe usanga hari y'ikaziya ya mafanta akazaranya iya nyotewe none ga yemwe amahera azoza arariha azo yakura hehe namwanyira asanzwe ahemba amahera make yarakwiye kuz arikebuka ntaze aragura inzoga nyinshi ubundi bwobwo azosanga arika korera zabera.

Ijo kw'ishure rya bugiga haramutse haba inama ihuze abanyishure n'abarezi bo kurya ushure, ariko, kandi barasaba yuko batosuira kugirira inama mu rugo, kubera yuko habari hegereye ishamba uca usanga abana baguma bikanga ko hari bikoko bihava bikororoka biva mpwame mashamba kugira ngo bibaje basaba yuko woupfuma bazobaraga giri nama mu mashure na canecane yuko haba hatuje ata n'imbeho ibihari.

K'umutumba wa Rumonyi hariho umuryango w'ubatswe utuzu twasugumwe imbere y'igikoni, basaba rero yuko bokuraho ico gikoni canke bagakuraho ako kazu ka sugumwe, kubera yuko haba hari umwanda mwinshi na cane cane iyo amasazi avuye m'utuzu twa sugumwe ushobora gusanga tugiye gukora ku masahani ugasanga barandukije ingwara zitandukanye, basaba yuko ivyo bintu bo bihagarika ba gakuraho kimwe murivyo bibiri.

Kw'ishure rya muga be kaziwagahimbare nishure ryiza cane ry'akarorero, kandi barashaa imigene bashishikari ba bafata mu mugongo na canecane iyobo babituye uburero barabasaba ko bu baronsi bomba baze barakararababa amazi meza kugira ngo birinde zango ara zose zifatira kw'isukurikeyi basaba, kandi ko bubalonsa n'ikibuga c'ugukina wo umupira.

Mwi komine yacu turashima cane ingene Musitanteri abandanya ayiteza imbere, turakenguruka cane ukuntu yayisize amarangi meza atandukanye, yemwe ntiworaba uhashitse usanga hateye igomwe, hariho amabara atukura ndetse n'ayera hamwe yay'urwatsi, niheza cane ntiworaba nah'akarorero, turamukengurukiye cane rero kurako kigoro yishizeko

Umuyobozi w'amashure yo ku Mugenge, arasaba ashimitse ko abanyeshure bokwama batonda mw'ishure bambaye umwambaro w'ishure, kubera yuko harabo usanga batawambaye bakaca babirukana ukaca usanga barahomvye ivyigwa, guco ucusanga batahanye umwimbu mukeyi, kubera yuko baba batize neza, arasaba ko abavyeyi ko babagurira nk'imyambaro ibiri ngo bashishikara biga neza baza bara kabukanya uwo mwambaro.

Kw'ibarabara rija i makamba imodoka zose nta nimwe yarihari abari bahategereye babuze n'imwe sinzi yuko ari kubera ibitoro vyoba vyabuze, basaba abashimitse yuko barose bitoro kugira ngo imirimo yame ibandanye ikoreka nkuko yahora ubundi bwobwo akazi kagiye guhagarika kuri benshi.

Kw'ishure ryisumbiye ryo mu butambarana ishure ryiza cane ry'akarorero, ariko ingorane n'uko riri mu biki ibiti vyateye kera vyarakuze, ubu n'ibinini gose ubusanga bigoma bitama bubi hasi ugasanga bari bagiye no gukubura basaba bashibitsi yuko bagaumobagira isuku kugira ngo hashishikare hasa neza na canecane ko ayo mashururoribayalunseba ya keneye.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu kayigi abanyenshuri barasaba bashimise yuko bobaronsa ibiyo bashira ku madirisha yabo, kubera yuko haheruka kuza abasuma bakabakubita bakahamenagura bashaka kuza kwiba indani rero basize bononye ayo mashure basaba bashimise yuko reta yobafata mumugongo mu kubahereza ivyo biyo kugira ngo bashishikara biga hantu hameze neza na canecane yuko imvura iriko irarwa usanga bariko baranyagirwa.

abanyeshure bo mw'irongero, ni abanyeshure biga ku ishure ryiza cane, ariko aho hantu ishure riri hariho ahantu hari urutsinga rwo hejuru rw'amatara, abanyeshure rero bari bafise ubwoba cane yuko urwo rutsinga ruzohava rubagirira nabi, na cane cane yuko ari mu mvura, hari igihe hogira imituragaro ugasanga inkuba zirakubise intsinga, ugasanga haradutse umuriro badashobora kuzimya. basaba rero yuko Leta yoraba bakigizayo izo ntsinga kugira ngo ntizizokore ibara.

Kw'ishure ry'isumi ryo kurutana ya kani usanga bainyeshure bigenze uko bishakiye ugasangana n'umwambaro w'ishure ntibaje wawambaye ubasabarero yuko b umuyobozi w'ishure yora bakikubita agashi kugira ngo ya mabwiriza abanyeshure biwe koaza bambaye umwambaro kugira ngo bashishikarir babandanye basa neza, ndetse mumu wese uko mubonye amenye yuko yiga kw'iryo shure ryo kurutana ya kani.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Birongozi, ribandanya risaba yuko abanyeshure boza bambaye umwambaro w'ishure, kubera yuko hariho akageso kubutse, ugasanga umunyeshure atonze atambaye umwambaro w'ishure, hanyuma agaca agenda mu zindi nzira ziwe zitabereye, umuvyeyi wiwe akaba azi ko yagiye kw'ishure ariko atariho yagiye. Basabwa bashimitse yuko, bokwama bambaye umwambaro w'ishure kugira ngo n'uwuzoba agiye, azomenyekane ati:"Uyu agiye ni uwo kw'ishure iri n'iri."

Kwishure ry'indaro ryongaha mu Rutana, imvura yaraguhe nyinshi kumunsi w'ejo. Aho rer'imvura yonony'ibintu bitaribike, na cane cane mu ikibanza basanzwe bafunguriramwo, basanz'amazi yuzuye kumameza bahora bafungurirako, ndetse n'intebe bahora bicarako, hamwe batoshobora kuronka nahantu nahatoya bashobora gushir'ukuguru.

Imbere y'amashuri yo mukivoga usanga hariho n'abantu biko barisumamwoku ku dusoko dutandukanye rero basaba yuko bora aba amashure bakayigiza kure, kubera yuko abanyinshuri bacobaguma basamara bahaguma bagenda bagugurutuntu bazi barapfungura na tugasanga turiwo turabuza kwiga na canecane yuko ubuco tubabuza kuronka umwimbi umwiza, kandi twari mu gice ca gatatu aho bubaye ukoze bwose bugira ngobaronke amanota meza y'ukunguruzwa.

kumashure matomato yo mubirongozi abanyeshure barasaba bashimitse yuko bofatwa mu mugongo mukubaronsa amadirisha yahantu bigira kubera yuko iyo imvura iguye uruherezi rubasanga mw'ishure ugasanga ivyo bariko barandikakako vyamaze gutota bigatuma biga nabiugasanga umwimbu ntiwagenze neza nkuko bavyipfuza

Kwishure ryisumbuye ryo mugakomo bongera bashima ko baronkejwe amashuri meza cane ariko hariho igisabwa ntibararonka ikibuga bakiniramwo umupira na cane cane uwamaguru ndetse nuwamaboko basab rero reta yobaronsa ico kibuga cane cane uwamaboko nuwamaguru kugira ngo bazokine bashike kure baje guhiganwa nabandi banyeshure

Kwishure ryisumbuye ryo mukagogo, barabashimiye cane ingene baronkejwe amazi. Kubera yuko bahora babaho atamazi bafise ugasanga baranyotewe gose ndetse ugasanga barabuze naho bakaraba ariko ubu barashimiye cane gose Leta kuko niyo yabafashe mumugongo ikabakwiragiza mumabombo meza y'amazi meza cane. Bizotuma babaho neza kandi birinde n'ingwara zose zifatiye kw'isuku rike.

Amashure yo ku Rubirizi n'amashure meza cane yubakitse neza ariko imbere y'amashure nta suku bahagirira, umuyobozi w'iryo shure asaba ashimitse ko boza baragira isuku kugira hashishikare hasa neza na canecane yuko ayo mashure yabagoye kuronka, bashishikare bayagira neza abandanye asa neza n'abayabona babone yuko ari ay'akarorero.

Ku mashure yo mu Kagoga ni amashure meza cane, aho yubakitse kijambere. Abanyeshure rero baragerageje kugira bashishikare bahagirira neza, baca bashiraho n'ivyamwa ngaho imbere yaho. Rero ivyo vyamwa biza birera, bagaheza bakabishora bakaronkamwo udufaranga bikenuza muri tumwe tumwe baba bakeneye. Umuyobozi w'iryo shure arabashimira cane ukuntu abanyeshure biyumviriye bagakora ako gakorwa kugira kaze karabasahiriza muvyo baba bakeneye.

Kw'ishure ryisumvire ryo ku mugemba ntegeranye cane na bantubashira amamodoka, ariko rero basaba bashimitse yuko izo imodoka bozigizaye kugira ngo nzizohaa zitee zisanganya na canecane yuko usanga twanari twishi tugumwa twirukanga thongera tugaruka basaba yuko bouzigizaye kugira ntizohoazohave ho abibara.

Kw'ishure ryisumbuye iryo ngarakurutana ya gatatu bariyamirije cane ingeso mbiye yiyadukije y'ukuntu abene gihugu baza kuragira aho ibitunga baratera ahoudushurwe kugira ngo amashure yabo bandanye sa neza, ariko ugasanga ibitungwa vya vyononye ugasanga vy'ab imumoye barasavye bashimise rero yuko ibitunga bitoshurra kugarukaho ko iryo shure ryabo.

Kw'ishure ryisumbiye ryo mu karindu barashima cane ingene babaronkeje utuntu baza barashiramwo udukoresho twabo na canecane imashine nyabwonko barashima yuko imwe imwe yose ifise aho ibikwa kugira ngo ntihagire icononekera kwiyo mashine na canecane yuko usanga zizimvye biba bisabwa yuko babandanya bazi bungabunga kugira zibandanye zikomera.

Abanyeshure bisumbuye bo muri majambere yambere barashima cane ingene iryo shure bari ronkeje amazi meza na cane cane ko kare bahora banyoterwa bakaja mumihana gusabayo amazi hanyuma baheza kuva mumihana ugasanga abigisha barabafashe barabahanye ngo kubera ko bihaye uruhusha batabisavye barashima bashimitse bongera basaba n'utuzu twasugumwe kugira batugwize aho hantu.

Ishure yo ngahamurutana, yarishure nziza cane, ariko iracabuze ibintu bitari bike irabuze ikibuga bakinirako c'umupira ikabura, kandi ninukoibendera ry'igihugu caco rero barasaba bashimitse yuko bo baronse ico, kibuga bagashira aho utunutwase n'imipira bakabahereza, kugira ngo na be bagome biyumva, bumva yuko ari abanyishurie nki abandi.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Birongozi, ryigako abanyeshure batandukanye, hariho abiga bava hafi, nabiga bava kure, kubava kure rero baciye baja hamwe baca barondera ukuntu boza bariyunguruza, hariho abanza baje n'amakinga, hariho abaza baje n'imiduga kugira ngo bashobore gushika kugihe ntibacerwe kw'ishure.

Kw'ishuri ryisumbiwe ryo mu karindo umuyobozi w'iryo shure arashitsa abashimiseko abanyweinshure bose barakora isuku mu gukora ibikorwa bitandukanye kugira ngo ishure ribandanye, ariko isa neza hari ivyo ati vyinshi busanga vyimejije imbere y'ishure arabubwiriza cane kugira ngo bamwe babikuraho kugira ngo uza wese aboneko ari ishuri ry'akarorero.

Aha nyene murutana muntumbero yukugira abanyeshure bazoze bariga neza batore nibibazo umwigisha yarashibiriye ikiranga musi kurubaho kugirango bazoze barasoma kumusi kumusi ico bazoza bariga tubaye turabashimira rero ukungene abo banyeshure bazoza barasoma kugirango bigiswe icirwa cuwo musi kugira bazoze baragitora

Kwishure ryisumbuye ryo mu Gakome basaba bashimitse ko hogira abaza bakabafasha kugira ngo basukure amashure yabo ndetse nimiserege basubire bayigire neza yarabomotse ugasanga abanyeshure bagiye baratsitara ndetse ugasanga batsitaye n'inzara zarukutse.

Ko'ishure ryisumbeye ryo mw'irabira ishure ryiza ry' akarurero, ariko hariho vyishibe ikibuzi na canecane ikibuga c'umupira hamwe n'imipira y'abazaza barakina abanyeshure baho rera barasavye bashimiseko horetayo bafata ho mugongwa ikabaheza ico kibuga bakaronkaniya mipira kugira bagazoze barazi barahiganwa hamwe n'abandi banyeshure nk'abanza.

Ku mashure yisumbuye yo mu Karindo, hagize imisi hibonekeza imvura nyishi cane ivanze n'uruhuherezi. Kur'iyo mvo nyene, niho amashure yo kw'iryo shure yaciye aguruka. Abanyeshure barasaba bashimitse yuko boraba bagatunganirizwa nk'abandi banyeshure bakabaronsa amadirisha kugira ngo babandanye biga neza. Kubera yuko iyo bariko bariga, uc'usanga n'imvura iriko irabanyagira. Ugasanga n'ivyo bariko barandikako vyatose.

Amashure yisumbuye yo muri Majambere ya mbere n'amashure meza cane, ariko, naho nyene haracakenewe ibintu bitari bike na canecane ibendera ry'igihugu cacu, ndetse n'umupira yo kuza barakina hamwe n'ikibuga c'ishure, basaba rero bashimitse yuko reta yobafata mu mugongo ikabaronsa ivyo bikoresho kugira ngo bashishikare biga neza, ndetse bagire n'inkino baje baragenda guhiganwa mu bandi banyeshure.

Ishure ya karindo ya gatatu ni ishure nziza cane ni ishure y'akarorero iteye ko amashurwe, kandi n'abanyeshure bakabandanyi babikunda rwose kubandanya batera amashurwe ko mu gihe bari mu kanya k'akaruhuko bobaho wo kuja gukina baca bagenda gutera amashurwe bagapanga utubuye tumeze kugira tuhabandanye hamera neza imbere y'amashure yabo.

Ejo hahise niho hahura ababanyeshure bo ku Mugembwe ya kabiri n'iya gatatu, aho Mugembwe ya kabiri yatsinze iya gatatu. Umuyobozi w'iryo shure agashishikara abatera intege, kugira ngo babandanye bakina neza maze bazoje no mu yandi mahiganwa muzindi ntara, barakenguruka cane ingene bavyibatamwo neza kubera no mw'ishure barabitora.

Ejo ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi harabaye inkino zidasanzwe ku kibuga, aho haba kandi n'abatamvyi b'ingoma. Abo batamvyi b'ingoma baratamvye neza kandi bihimbaye. Uwo munsi nyene, hariho n'abamenyeshamakuru, aho baza bararaba ibintu biriko birakorewa ngaho. Twese twarashimye kuko vyari ibintu biteye igomwe.

Kw'ishure ryisumbiye ryo mu karindo, barasaba abashimisi yuko babarose ahandi mashure, kubera yuko ishure barimwo usanga ririmwo intebe nyinshi ugasanga intibe zirashika no ku rubaho, ugasanga uwicay' imbere ntashobora kubona ku rubaho neza, babaye barashima rero ukuntu bazobaronse handi hanu kugira ngo babagabure umugume gende kwiga handi abandi bagende kwiga ahandi mundimukwe.

Ishure ryisumbuye ryo mucizigomba rifise intebe nkeya cane mu mashure risaba rishimitse yuko ababijejwe boraba bakabafata mu mugongo bakabaronsa intebe kugirango abanyeshure bige neza, ubundi usanga bicaye aribenshi Kandi ikibanza kirahari boshiramwo intebe ariko ntantebe bafise kubera ataburyo bafise, basaba bashimitse rero yuko bobaronsa intebe kugirango abanyeshure bige neza gutyo niho boronka n'umwimbu mwiza.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mw'irongero imvura imazi imisi igwa ari nyinshi cane awe usanga imbere y'amashuri amazi ateze rwose, ndetse n'umutwatsi bari barateye imbere y'ishuru ukugira ngo ivyutse amashuri asishigara asa nezwa ugasanga hose yateze amazi rero basaba abashimise yuko ubocuma ifurege kugira ngo bayihereze inzira amazi aguye y'imvura aca ari abindi nzira ashobora gufata arike guca mwiyonzira yo kw'ishuri.

Kw'ishuri rito ya ryo kuri yutana ya gatatu abarezi baho barasaba bashimitse yuko abanyeshuriya bahejejje kukora isuku bokora n'isuku ryo ku rubaho bagasiga bafuse ibiharur ku rubaho, ndetse ibintu vyose zoba bihari ku rubaho gutyo kugira ngo umwigisha ni yo yazinduka ntazoshika abo ari we akubura awo hana ngo yongere, kandi aboari we ahanagura urubaho ahubwo acaterashirako ivyugwa vy'uwo musi.

Ku mashuri y'indaro yo ngaha mu Rutana barasaba bashimitse abanyeshure bahiga yuko boza bibangikanije ibikoresho vyo kw'ishure vyose na cane cane amasahani baza barirako ndetse n'ibikombe baza baranywesha amazi be n'ubuyi be n'ibiyiko baza bararisha. Kubera yuko uwuza atabizanye haca haduka bwa bugeso bwo kwibana ugasanga umwe wese ariko atwara ic'uwundi kugira akijane mukazu k'uburiro. Basaba bashimitse yuko rero umwe wese yoza arinjira kw'ishure azanye ibikorsesho vya ngombwa vyose.

Ku mashure yisumbuye yo mu kigwati haribonekeza cane ukuntu haguma hacafuye iruhande y'ishure, ibihome usanga vyaracafuye vyarasisiye, rero basaba bashimitse yuko abanyeshure biga kw'iryo shure bogerageza kuguma bagira isuku na canecane yuko ari mu mvura inzoka ntizizohave zibasanga mu mashure yabo ngo zihave zibagirira nabi zibarye.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo muri Rusanzu haribonekeza canecane mub'abanyeshure yuko hari abanyeshure bibinebwe badashaka gukora amasuku imbere yishure ryabo. Umuyobozi wishure arasaba ashimitse yuko umunyeshure yosubira kuza arasiba ibikorwa benivyo ko azoca yirukanwa burundu canke agatumwako umuvyeyi .umuvyeyi akaza gusigura impamvu adakora ibikorwa vy'ishure.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu kayigi igiki ice giheze basanze bafise umwimpi mukeya cane bigatumwa n'ukuntu mwigisha wasanga haho kubahereza ngo bimurira ku rubaho bugasanga rikarabasomera ugasanga banditse amakosa umuyubuzu w'iryo shure rero yaca yatege kumwigisha yuko wazoazarandika ku rubaho kugira ngo abanyeshuri bimure vyiza, kuko bimuye nabi baheza ishora n'aboibibazwe.

Ku mashure yo mwirongera akuze muntu mbere yo kugira ngo banyeshure bazoze baramenya ishure bigako umuyobozi w'iryo shure yarasizeho igicapo imbere y'amashure kugira ngo uwuzoze wese azoza arabona ishure yigako bashibanikako izina ry'iryo shure kugira ngo ntihagiriwe umwana azozimira na canecane yuko habahiga abana bashishi batandukane.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kayogoro haribonekeza ingorane yo kubura amazi. Aho hantu rero hose ntamazi na hamwe ahari, usanga bagenda kuvoma ahantu kure kugira bashobore gusuka mu buzu bwa surwumwe. Basaba bashimitse ko bobahereza amazi meza kugira bikingire ingwara zose zifatira kw'isuku rike.

Ku mashurire yisumbiye yo kuri rutana ya mbere birabujijhe yuko umunyeshuri aca mu hantu bateye itwatsi, kubera yuko tuca dusanabwo asanga tubageemwo ibipfo bashaka iyuko hagumu ha sa neza utwotwatsi tugume dusa no rwasi rutota rero barashize aho akayira kugira ngo abanyeshuri bazozi bacumwa ho kayira batarinze kwonona utwa twatsi baba barateye utotwatsi na tunditwo dutumaho hantu hasa na neza ugasanga amashuri ashishikara asa neza nyene nk'ayo'abantu nyene bakuzi.

Kuri uyu musi uri hejuru karakaryo keza, kuko abanyeshure baza guhura bagakina cane umupira birongozi ya gatanu yeheuye na birongozi ya gatandatu aho birongozi ya gatandatu yatsinze ibiro bitanu kuri munani turashima rero cane ingene abanyeshure bavyitwayemo neza umuyobozu w'iryo shure ryatsinze gubandanye utere intega abanyeshure kugira ngo bawandanyi batsindag bse, maze wazotsinde no ku b yandi mantara yose kugira ngo abandanye batahanukana igikombe.

Ku mashure yishimye yo mu Rushemeza, abanyeshure barashima cane ingene babahaye amashure meza. N'abo barikokoye barashiraho utuntu hasi twiza cane baratetaho udushurwe. Rero basabwa kuzokwama badukara neza, kugira ngo tubandanye tumera neza ,ntihagire imyanda yoshobora kujamwo.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo mu Kayigi ejo hari umunezero udasanzwe aho bari baronkejwe ibikoresho vy'ishuri na cane cane y'uko bari ba bikeneye barashimiye cane rero abashoboye kubafata mu mugongo mu kubaronsa ivyo vyose baribakeneye kugira ngo bashishikare biga neza maze bazotahukana umwimbu mwiza.

Kw' ishure ryisumbuye ryo ku Musivya, umuyobozi w' ishuri arashima ingene abanyeshuri babandanya bagira isuku. Ndetse bakagira n' indero nziza. Yongera asaba kandi yuko amashurwe bateye imbere y' ishure boza barayagabanya kugira ivyatsi ntibibandanye bikura gose kuko inzoka zohava zibasanga mw' ishure, zigaheza zikabarya.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Birongozi, umuyobozi w'iryo shure arashimira cane abanyeshure ingene bafise isuku rirenze mu kugira isuku ku kibuga c'umupira. Kanatsinda, ni mw'iyi misi aho abantu bariko baritegurira imipira rwose baza kuba bari mu mahiganwa. Turabashimiye cane rero ukuntu babandanya bitwara neza mu gusukura aho babaye ndetse no kw'ishure hose.

Amashure yo mushizigombe yambere ni amashure meza cane ariko haracakeneye isuku imbere yayo mashure kubera yuko usanga uwanda mwinshi imbere yayo mashure ukamenga ntabanyeshure bahiga rero barasaba bashimitse yuko boza barakora isuku bakaza baraharura ivyatsi biba bihari ndetse bagakubura imbere yi shure ubundi bwo inzoga zizohava zibinjirana zihave zibarya

Kwishure ryisumbuye ryomu kivoga umwigisha murezi waho arasaba ashimitse yuko abanyeshure boza baragira isuku kubera yuko imbere yamashure hateye amashurwe hasabwa yuko boza barahimbura ayomashurwe akaba mato mato kubera yukohohava hajayo ubucafu ugasanga abobana baranduye indwara zitandukanye na cane cane yuko turi mumvura

Kw'ishure yisumbiwe ryo ku mugembe haragoye cane igenda, kubera yuko hari igiti giteye imbere y'amashure ico giti carameze n'imizi myinshi igatuma abantu bagira amasanganya na canecane baza baje ku mapigipiki.

Mu mashure yisumbiyemo kivoga n' amashure meza cane, ariko bafise ikibazo c'ukuntu usanga hari suku rike ngabuhantu ugasanga i ruhande y'amashure hari ivyoatsi vyimenjeje ugasanga bibagiye kubikora basavzi bashimise yuko bobikora kugira ngo habandanye hasa neta.

Amashure yisumbuye yo ku Mugembe ni amashure meza Kandi cane ,ni amashure ari na hantu hakirurutse ariko hari nuduti tumeze neza ariko hari ikintu kikibuze harabuze ibendera ry'igihugu cacu kugirango rifashe abanyeshure kuhayagiza indirimbo ihayagiza igihugu cacu.

ku ishuri ry'isumbuye ryo kumugembe hariho inama uyu munsi yariyamutse ikoranya abanyeshuri be n'abarezi bo ku iryo shure, kandi barashima cane ingene baryitavye ku bwishi, kubera y'uko hariho n'abandi bantu b'abakuru baje bari bafise n'imodoka baziparitse ngaho baraheza baragenda kwumviriza iryo nama, turashimiye cane ingene rero bari baratunganije iyo nama kuko higiwe ibintu vyinshi vy'akamaro, na cane cane y'uko bari bakumbuye inama.

Amashuri yo kuri Majambere ya mbere n'amashure meza. Ariko nubundi haracakenewe gusanugwa gose kubera n'amashuri ya kera abenshi bayize ko kera baza barahejeje n'amashure. Birasabwa rero yuko bazoza barayasanura kugira ngo abandanye aba mashasha kandi haribonekeza yuko hariho n'ivyaatsi biguma vyimeza iruhande y'ayo mashure, bisabwa ko baguma babikata kugira ngo imibu ntize irabarya ndetse n'inzoka ntizihave zibinjirana.

Kw'ishure ryisumbeye ryo mu Kayigi ,baranyemenyesha yuko hari abayigisha bariko baravyitwaramo nabi kubera y'uko usanga bacerewe kuja kwigisha abanyeshuri. Abanyeshuri bakarindira umwigisha ko azoshika ugasanga umwigisha yatevye ugasanga kandi uwo mwigisha ashitse naho ashitse abakarira iyo ngeso mbi turihanije gose ntizosubire kuhaba.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Birongozi, na cane cane ku tuzu twa surwumwe, barasaba bashimitse ko boza kubafasha kugira ngo badusanure. Ubundi bwo igisengesenge co hejuru kiza caratobaguritse kubera ari ica kera. Basaba rero ko boza kugisanura kugira babandanye bagira amagara meza, ndetse ntibizohave bibarwako ngo bahasige ubuzima.

Ishure rikuru ryo mu mikurira n'ishure ryiza gose, ariko baracakeneye kubandanya bagira isuku, kubera imbere y'amashure usanga hariho ivyatsi vyimejeje umuyobozi w'iryo shure rero arasaba ashimitse yuko abanyeshure boza baragira isuku mu guharura ivyatsi vyimejeje, ndetse no mu kuhakubura neza kugira hase neza.

Kw'ishuri ryisumbeye ryo mu karindo rirasaba ricimise yuko reta yibae fata mu mugongo mu kubarosa nzira nziza na canecane yuko imvura irikiragwa ucha usanga habumaguritse ugasanga n'amaze yateze uko cusangamwaye, maze haciye hajamwe ut ukoko dutandukanye na canecane mibe ugasangira ari yo abanyeshuri ugasanga abaheza bacie barwara ni ivyizariro yuko leta yorora bico ukora kugira ngo ihi hashira isi uku ri kwiye.

Ishure ryiga ivyo uburinyu muri komine ya giharo rishishikara risanura neza ibintu abanyishure bari amaze gutahura yuko ari kugira imbuto zabo zirumanuye, ubu rero basigaye babishirana imbere y'ishure yabo kugira ngo bagume babona yuko bariko barabikora neza ivyo bariko bariga baguma bbishira mwungiro kugira ngo, naho bazobahejeje ishure bashishikari bibeshaho mu buzima busanzuga misi yose.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mwirongero n'amashure meza cane ariko aracakenewe ikintu na cane cane ibendera ry'igihugu cacu abanyeshure bo ngaho rero babandanya basaba umurezi wabo kugira ngo babaronse ibendera y'igihugu cabo kugira ngo ishure ryose rizobe riyifise gutyo bazobone ko ari irya karorero.

Ku mashure yisumbuye yo mu Rwanda ibutare, barasaba bashimitse yuko inkengeri ivuze kugirango abanyeshure bakorane canke baje gufungura ,yuko boraba bakayishira hagufiya kubera yuko bayidugije k'uruhome rurerure abantu iyo bagomba kuja kuvuza usanga bahagarara ku mabuye, ugasanga n'ukurwa baraguye barasaba rero bashimitse yuko inkengeri boyishira hasi ,bagaheza bakazoza baravuza kugirango abanyeshure baje hamwe baheze bagende gufungura.

Amashuri yisumbuye yo mu Karindo ,n'amashuri atubakitse kijambere kandi n'amashuri yakera cane kubury'usanga dasakaye neza bakagama banyagiwo abanyeshuri umuyobozi w'iryoshuri rero arasaba ashimise y'uko Leta yobafa mumugongo kugira ngo ayo mashuri asubirwemo abanyeshuri bige bameze neza.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mw' Irongero, hamaze iminsi hibonekeza cane abana baguma bacegwa ku mashuri, umuyobozi w'iryoshuri asaba ashimitse y'uko umunyeshuri azosubira gucegwa azoca aguma mu rugo, maze ntaze asubire kwinjira, kubera y'uko bisamaza abandi banyeshuri baza bamaze gushika mw'ishuri.

Ishure ryisumbeye ryo mu karibo rimaze imisii ryerekana ingeso mbi cane aho usanga batigira bakura isuku imbere y'amashure yayo umuyobozi w' ryo shure rero asa abashimitsi yuko abigisha abo bishiramo inguvu, ndetse n'abo banyeshure kugira ngo bazi baraharuda ibivu bongere bakarure n'ibivyatsi kugira ngo ibintu vyose bazibarabkuraho habike iibuka ciza bazobatenene n'umupira yugu kintu.

Ni ijo imbere ariki arigisha umuhungu wiwe umugawo w' ugusudira, kuko na we nyene vyaramutunze ni vyo vyatumye ashika ahageza arashima cane ingene abavyeyi biwe bamwibarutse bamwegishije uwo muga na we ashaka kuzowigisha umwana wiwe kugira ngo na we nyene azogera mu bigero yigezeho na we nyene yigeze.

Aha murutana nti hari amashure yareta gusa ahubwo hariho na yandi y'imyuga, kandi barashima cane ukuntu umustantiri waho yayabazaniye bahora bayipfuza cane, ariko ntibahora bayaronka, ubu rero bararonse na baza ku bigisha, ubu benshi barazi ku baza bakamenya, kandi no gukora n’intebe ibintu bacaba biguririsha ku mahera meza ugasanga bararose amahera baa kanuza ku bindi bikorwa baribakeneye.

Murutana turashima cane ingene haje abantu bakatwigisha ingene babarira impuzu uwo mwuga ntawe twari tuzi ubu rero benshi atari bake baza bawijukiye kandi urabatunze mu mihana yabo na canecane yuko ico usanga bari bakeneye duhera baza barifashisha mu kugara utuntu n'utundi, ubu umuntu wese araronka ico yikorako kubera yuko iyo abaririye impuzu araronka amahera, turakengurukiye cane rero mustanteri wacu.

Abana bo kwa Kabura yemwe ni abana beza cane, iyo bavuye kw'ishure baca bagenda gukora mu ndimo naho, nta vya bindi vyo kuguma bishima ngo bobo n’abanyeshure, ngo bajejwe kwiga vyonyene, eka data wanje bobo uko siko bimeze. Barabareze neza cane. Bavuye kw'ishure baca bagenda mu ndimo bagasoroma Ibintu, canke bakabagara imboga.

Kw'isoko ritoyarya mu butambarari imaze imisi rya aragize ikibazo aho umuriro wiyadukije mw iryo soko hagaca ahasha hose hagatoko mbera, ariko leta barashima cane ingene yaje kubafata mu mugongo mu gusubira kubasanurire iryo soko kugira ngo babashishikarire bakora ibikorwa vyabo na canecane ko ariho abari batunzwa n' kudandaza.

Ku mashure yo Mucizigombe, abanyeshure bahiga usanga biga ari abanyeshure benshi cane, ugasanga baregeranye gose, barasaba bashimitse yuko reta yobaronsa ayandi mashure kugira ngo igice kimwe cige m'umugwi umwe ikindi kigendee m'uwundi mugwi, basaba kandi yuko bobaronsa n'abandi bigisha kugira ngo baze bariga neza maze bazoheze umwaka w'ishure bafise umwimbu mwiza.

Abanyishuri biga muri kaminutsa ay'iyegabiri niningaamurutanana canecane vyerekeye ivyo ifungurwa barashimacane ingene bretaya baronkeje umwambaro, ndetse nibikoresho bazoarakoresha iyo bahishiye kwigarira ivyo mw'ishuri baca bagendabagateka kugira rabiko vyo biza bibabishira mu ngira barashimacane ku bwego bageze ku, kubera yikubazuwarabatumako mu manza ubaraza raronka amahera na canecane yuko bababayo akenaye amahera.

Uyu munsi mu Rutana hariko hakorwa ikibazo gitanga uburenganzira bwo kugenda mu gisirikare, yemwe hari abantu benshi ntiwari kuraba, abanyeshure benshi bahejeje amashure y'isumbuye bari barimwo, ndetse nabahejeje amashure biga muw'icenda bari barimwo, bamye barashima cane kuntu bashishikara babandanya batumira benshi, kugira bagende kurwanira igihugu cacu catwibarutse.

Abanyeshuri b'igivye imyuga barashima cane ukuntuubaurizi babo baronkeje ibikoresha, kandi turashimira cane n'abanyeshuri b'abakobwa bagiye kuyigako abo usanga uwu nyene basigaye bazibubumenyi bwinshi ugasanga barazi gukora amameza intebe, ndetse n'ibindi bikoresha turabateye intege cane na canecane ko arabigeme.

Aha kw'ishure ngaha mu Rutana haribonekeza neza yuko haguma higa abana b'imisore canke abagabo, barasaba rero yuko boza bararondera n'abanyeshure b'abakobwa hamwe n'abagore bakaguma biga bose kugirango biteze imbere, kuko nabo nyene kirazira yuko basigara mw'iterambere.

Aha murutana kuri kaminiza y'iya gabinini ni ishure rya mbere ryita hoabana, ndetse n'abana busanga abazi barafashanya hagati yabwo ugasanga abanyishuri badashobora kubitora baciye bafashwa n'ababishoboyi basanga bagiye hamwe bagakorera hamwe kugira ngo mwibushishikaro ube mw'iza barankwa amanotameza na canecane yuko ba batanga amahera mesha cane ko iryo shure.

Abanyeshuri bo kuri kaminuza z'ibiyaga binini ngaha murutana barasaba bashimitse yuko boza barabaronsa ibikoresho vy'ishure na canecane abiga mu myuga, kubera ivyo basanzwe bafise ar'ibintu vyakera cane ugasanga ntibiriko birakora neza akazi basaba reta rero ko yobafata mu mugongo mu kubaronsa ibikoresho bishasha kugira ngo bashishikarire bakora neza bongere bagira umwimbu mwiza.

Kuri kaminuza b'iyaga binini barashimacane abanyeshuriana canecane abiga mu isata vy'imyuka ukuntu bashishikara babafata mu mugongo mu kubarontsiiba ibikoresho vyose bikenerwa babuberuka kubazanira ibikoresho vy'ivyuma hamwe n'inkofero abazorambara mu muti io, ariko mu'vyo bikorwa kugira ngo ashikari bikingira ntihagiriye ngo arabandura mw'ivyo bikorwa vyawe barakengurutse cane yabra barama babisaba, ariko ntibigere babironka, ubu rero barabironse.

Aha mu Rutana barashima cane ukuntu habonetse umwuga wo kubaza. Barashimira cane buramatari wo mw'iyi ntara ukuntu yashishikaye abaronderera abantu baza kubigisha kubaza na cane cane yuko wahora usanga abantu bari bakeneye imyango canke amadirisha ugasanga ntibabironse, bakaza kubikoresha ahantu kure, bikabagore kubivanayo na cane cane yuko basanga ibintu vyarazimvye vyo kwiyunguruza.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini na cane cane abo mw'ishure ry'imyunga barashima ingene baronse ubumenyi bukwiye, ubu barahejeje amashure bariko bariteza imbere barashobora gukora imyango y'icuma kandi ata vyo bari bazi kera, ubu rero barakeguruka cane ivyirwa bize ko bitabapfuyeho ubusa.

Kuri kaminuza y’ibiyaga binini yemwe ntiworaba, ishure ryaho rirateye imbere gose na cane cane yuko umuyobozi yashizeho itegeko ryuko bokwambara umwambaro w’ishure ubu bose batonda bambaye umwambaro w’ishure uca usanga basa neza iyo bicaye birahimbaye gose turashimiye umuyobozi gose ingene yiyumviriye iryo tegeko ryo kurizana ubu abanyeshure bambaye neza kandi basa neza gose.

Kwishure rya kaminuza ryibiyaga binini ngaha mu Rutana haribonekeza ko hariho abanyeshre batonda batevye cane kwishure umuyobozi wiryo shure abandanya asaba yuko abo banyeshure boza baratonda kare umwigisha ntaze arabatanga kuko biboneka nabi iyo umwigisha atanze abanyeshure, abandanya asaba yuko boza baratonda kare kubera amahera batanga aba ari menshi cane ngo ntabapfekubusa.

Umugwi w'abanyeshure biga kuri kaminuza y'ibiyaga binini na canecane mu gisata c'ubuvuzi, barashima cane yuko iyo bagiye kwimenyereza bagenda batwaye umwambaro mwiza na canecane n'utuntu dufuka ku munwa kugira ngo bikingire ingwara zitandukanye ziba zandukira, barashima kandi yuko n'abigisha babandanya babaherekeza kugira ngo iyo bariko barakora ivyo bikorwa vyo kuvura bagume baba hafi bagume babibutsa ivyo baza barakora.

Abigeme bo kuri kaminuza y'ibiyaga binini barashima cane ukuntu bafise umwidegemvyo bagashobora gusokoza umushatsi wabo ndetse no gusukimishatsi, hariho benshi bahora bama bavyifuza ariko kuberayuko amashure bahora bigako batabibarekurira waguma wunva ngo niwimoshe niwimoshe vyababaza cane ariko ubu bari mu kanyamuneza ntangere ntiworaba.

Aho mu Rutanantu abantu bagiye gusonesha impuzu baridoga cane kubera yuko bagiye gusonesha usanga bafise impuzu nyishi abo bantu na bo ntibaheze ngo bababwire yuko bafise impuzu nyishi bagashima kwakira amahera yabo ariko ntiba bakorere impuzu zabo basaba bashimitse yuko iyo ngeso boyihagarika ahubwo iyo bafise impuzu nyishi bo bivuga kugira ngo uwundi acagenda ahandi iyakeneye ikintu cihuta.

Ahari ku musi wa gatandatu aho hariho umuntu avisi w'umusi mukuru yari yatumye ko banu abanyeshuri bahejeje biza ibintu vy'uguteka kugira abagendeko batekeye ifubwa z'abashitse uwo musi urihera bikozi biracika baribatekera ingezi ryoshe canu bar arunse abanota ameza rwose bashishikara, kandi bashima ababandanyi babaheza amasoko kubgira abarondera uduhera bazibarifashisha anecane ko babakenewa amafaranga.

Aha mu Rutana barashima cane ingene urwaruka ruhejeje mu mashuri rutarera amaboko, ahubwo babandanya barondeza akazi ; ugasanga bamwe bagiye gukora mu tubare dutandukanye aho usanga bariko baratwara ku nzoga abantu baje gusorora, ndetse ugasanga bariko babashira n'ifungurwa kurabo bantu baje kugura inzoga ngaho. Barabakengurukiye cane ukuntu rubandanye barondera amahera kugira ngo bashisikare biteza imbere.

Abanyeshuri biga muri kaminuza y'ibiyaga binini na canecane abiga ku mugoroba barasaba yuko bobaronsa amatara kubera yuko usanga hatabona hari agatara kamwe konyene nako usanga kadakwira hose basaba bashimitse ko bobaronsa ayandi matara kugirango bigire ahabona neza.

Hariho abanyeshurere bagiye hamwe baragiraishira hamwe ryo kurondera ibikoresho baza baravuza mu manza abo banyeishure rerobu bageze kure bageze ku bwego rw'ukwo bufise urubanza rabatumako bagaheze bakamuririmbira canke bakamupsinira gutyo gutyo ugasanga barorosa amahera rero biyunguganya mu kazoza kawe.

Aho mwi Rongero yemwe, akanyamuneza ni kenshi cane ku banyeshure kubera yuko reta yabaronkeje ivyuma bishasha batahora bafise, ubu ntiworaba, bavuga yuko bagiye kuronka umwimbu mwiza cane kubera yuko bagiye kubikoresha ivyo vyuma na cane cane ko bari babinyotewe, turashimiye reta yashoboye kuturonsa ivyo bikoresho kugira abanyeshure bacu basishikare kugira umwimbu mwiza.

Turashimiye cane ingendo y'abanyeshuri biga kuri kaminuza y'ibiyaga binini babandanye bitwara neza kuberako n'iyo bashitse muhira badashika barera amaboko ngo baje mu bintu vy'amareresi ngo bibbuze ubwenge ahubwo usanga bariko barasubiramwo ivyo baba bize kw'ishure kugirango kw'ishure bazobitore na mwarirya yuko baba babarihira amahera menshi birahimbara abavyeyi babo kuko baba babona abana babo bariko bariga neza kubera bazosohokane umwimbu mwiza.

Kw'ishure ryisumbuye ry'ibiyaga binini barashimiye cane ingene abanyeshure biga mu myuga ukuntu baronkejwe ibikoresho bitandukanye, har'ivyo bari basanzwe babuze na cane cane ibibakingira amaso kugira babandanye bagira amagara meza. Umwuga wabo rero barawurembeje cane bariko bakora ibintu ibintu vy'akarorero, na reta rero irabandanya ibagirira neza, ibandanya ibashigikira bakabona zose baba bifuza kugira ngo ibikorwa vyabo bibashe kugenda neza.

Kw'ishure ryisumbuye ryo Kubiyaga Binini haraye haramutse hakoranwa inama y'abanyeshure n'abarezi bo kuriryo Shure abanyeshure Bari bafise ibibazo vyinshi bashaka kubaza kubera yuko hariho abigisha badatonda kuza kubigisha ugasanga abanyeshure baratonda gusa abigisha ntibaze abanyeshure vyabababaza rero kubera yukO bazoba bariko barata umwanya

Aha mu rutana kuri kaminuza y'ibiyaga binini hasabwa yuko abanyeshure baba bashitse hakiri kare kugirango ntibacegwe ivyigwa, umwigisha rero araheze akaza agasanga abanyeshure bicaye batekanye kugirango bashobore gukurikira neza ivyigwa, maze baheze baronke umwimbu mwiza kugirango bashike kwihangiro ryabo, amahera yabo bariha ntapfe ubusa.

Kw' ishure rya kaminuza y' Ibiyaga Binini , uyu munsi hari hategekanijwe inama yishure, ihuza abanyeshure ndetse n' abarezi bo ngaho kwiryo shure. Murabo banyeshure rero , bose bari bibangikanije udupapuro baza kwandikako , ivyo baza kwumviriza mwiyo nama . Bakaba bashimye cane kubera yuko haheruka kuba inama kera kugirango bavuge akababakiye ku mutima .

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini, uyu munsi batanguye gukora ibibazo, Barashima cane rero ingene babandanya babicarikana umwe mwe wese ku ntebe. Kuko bihava bibatirimutsa ugasanga bariko bararaba hirya no hino. Ugasanga barabaye ubusa, Turashimiye cane rero umuntu yashizeho ico ciyumviro kuko kizofasha benshi.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini, mu gisata cerekeye ubufundi, turashimiye cane ingene higa abana batandukanye, yaba abakobwa canke abahungu. Tukongera dutera intege rwose yuko abigeme aribo boza ku bwinshi, kugirango nabo nyene biteze imbere ntibasigare inyuma y'amajambere.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini yo ngaha mu Rutana, irashimiye cane ingene baguma baronka abanyeshure benshi baza babitura, na cane cane ko benshi baguma bibaza ngo abo ngaha nta bumenyi baronka, ugasanga bagumye bihurumbira amashure y'i bujumbura. Ariko rero turashimiye cane abavyeyi bo ngaha, kuko babandanya bazana abanyeshure ngaha, kugira ngo irindi ishure ribandanye ritera imbere.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini mugisata c'ubufundi haraye hibonekeje yuko n'abakobwa bagishoboye gushika ubu kare bahora bavuga ko abakobwa ataco bamaze, ariko ubu burya nabonyene barashoboye, ubu nabonyene ntakazi nakamwe badashobora gukora yaba ubuzi bukora bahungu canke abagabo ubu nabonyene barabishoboye ubu rero turahumirije cane abantu bose bifuza kuzokwiga ivyo bisata na canecane abigeme ko bonyaruka nabonyene kugira ngo ntibasigwe mw'iterambere.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini abanyeshure biga mu mwaka wa nyuma babandanya biteza imbere bisunze ibikorwa bize kwishure. Umuyobozi w'iryo shure arabashimiye cane ukuntu batarera amaboko kubera yuko no mu buzima busanzwe bazokwama bibeshaho kubera yuko uyo mwuga uzobatunga.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini abanyeshure bashishikara bashima ukuntu babaronkeje ibikoresho vy'ishure kugira ngo babandanye bashira mungiro ivyo baba bize ku munwa gusa ubu rero barabishira mu ngiro ugasanga barakoze ibintu bitari bikeye, kandi vyo bizo bafasha no kwiteza imbere n'igihe bazo bavuye ku ntebe y'ishuri bazo shishikara babaho neza baronke akazi, ndetse batange n'akazi kuri bene wabo.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini ngaha mu Rutana hashishikara higa abanyeshuri benshi batandukanye, ndetse n'abigisha haguma haza abatandukanye yaba abagabo canke abagore, ndetse n'imisore canke inkumi, rero turashimiye cane yuko n'abagore bubu bashoboye, bashoboye kugenda kwiga ya mashure maremare kugira ngo baze kwigisha batoyi babo, turabakengurukiye cane babandanye biga ku bwinshi maze dutere imbere, duteze imbere igihugu ca twibarutse.

Ejo hahise niho hahimbazwa umunsi mukuru w'abakozi n'akazi, kuri uwo munsi rero abanyeshure bo kuri kaminuza y'ibiyaga binini mu Rutana, basanzwe biga ku vyerekeye ibintu vy'ifunguro, barazanye umwumwe wese ico asanzwe akora, aho nabo baciye bazana ibifungurwa basanzwe bategura, aho bazanye imikate basanzwe bategura, ivyamwa vyose basanzwe bategura. Kugira ngo tubandanye tugira amagara meza.

Abanyeshuri kuri kaminuzi b'iyaga binini barashima cane ingene bahakuye ivyirwa vyiza na canecane ab'ubupfunzi, kubera, ubu barashoboye kwitunganiriza imigambi yabo babashobara no gukora mu modoka, ndetse bakanonka amafaranga, ndetse bagatanga n'akazina bo nyene ku bantu turabashimiye cane rero ukuntu bagumye bo bakurikirana neza gushika whobishie kice ugasanga, ubu bameze neza bikorera utwawe neza bakaronka amafaranka.

Kuri kaminuza ya turakenguruka cane ingene reta yaturonkeje intebe zishure kare twahora twicara turi benshi ariko ubu twicara neza turakengurutse cane twongera dusaba yuko boshishikara badufata mumugongo kugirango dushobore kwiga neza kandi dutahane umwimbu mwiza

Kwishure ryisumbuye ryo kubiyaga binini ngaha murutana turashimiye cane ingene abanyeshure baho bazindukananiyonka bakazinduka mugitondo cane kwiga umwigisha yashitse bacababa bariga neza kandi ivyo vyose birafasha kugirango azogir umwimbu mwiza umuyobozi wiryo shure abandanya atera intege abanyeshure bataraza kwiyandikisha bo mumwaka wambere ko bonyaruka kuko umwaka ugeze kure kugirango bazokwige neza

Muntumbero yokugira umwimbu mwiza kuri Kaminuza yibiyaga binini vyo ngaha murutana iyi Umwigisha ariko arigisha abanyeshure babandanya bumviriza neza kandi batekanye bakaba bafise nagapapuro baza barandikako ibibazo vyose baba batatahuye, kugirango babibaze Umwigisha, gutyo bashishikare kubimenya hageze ikibazo baze babitore.

Kw'ishuri ryisumbiye ryo ku biyaga binini ngaha murutana abanyinshurire bariga neza, ndetse n'abigisha bakabigisha, ariko, kandi habandanyi hasabwa yuko hakenewe yuko boronka imashinenyabwonkwo kugira ngo ibibafashe neza gutahura kuruta, kuko hari ivyo usanga bimva gusaba mugabo adashobora kubikoresha muri nyamashinenyabwonko rero barasaba reta ko yibbaronsa kugira ngo bige neza abongera bamenya.

Aha kuri Kaminuza yibiyaga binini ejo hahise niho bariko barasanura uruhome rwari rwabomotse, kuberayuko imvura yari yagiye ari nyishi .Umuyobozi arashima. ingene bitanze batiziganya, kugira bashobore kurangura ivyo bikorwa, bashimira kandi n' abanyeshure ukuntu babikoranye ishaka gose.

Kuri kaminuza yibiyaga binini ngaha mu Rutana na cane cane abo mugisata cubuvuzi barashima cane ingene abigisha babitwararitse mukubahereza inyigisho nyinshi zikwiye muvyigwa, kuberayuko bageze aho bariko barabikoresha usanga bariko barabitora ugasanga bariko bavura abantu neza bisunze ivyo bari bize mwishure.

Kuri kaminuza y' Ibiyaga Binini, mu ntumbero yuko abanyeshuri baronka umwimbu ushimishije gusumvya ukwo vyahora, abanyeshure bo kw'iryo shure, bigiye inama ko bazoza bigira hamwe bose, bakaza baragira imyimenyerezo bose bari kumwe ngaho. Gutyo bizofasha kugirango baronke umwimbu ushimishije, nuwoba atabitora, azosanga yabitiye.

Iyi mutsi wri kaminuza b'iyagabinini baramuts bakora ibikorwa rusange kugira ngo basanuriwe korwo ahantu vyari vyarabomotse uwurero abantu benshi bari basidukanye n'i yonka barazabazanya ibipawa, ndetse n'ibindi bikoresho canecane tuvaido tw'amazi kugira ngo bakore ngaho hantu turashimiye cane ingene basidukanye n'iyonkaa kugira ngo iryo shure barisanure.

Kuri kaminuzi y'iyaga bininyonga hamurutana ni ho uyu musi abanyeshuri bariko barashira mu ngiro ibikorwa bize mw'ishure umuyobozu w'iro shijira riarabashimiye cane, kubera yuko bamaze gutera intambwe bariko barakora ibirato rero ivyo zose bizobateza imbere, ndetse n'igihe bazobavuye kw'ishure ntibazorindira ubuzi bwa leta ahugo bazoshishikara biteza imbere, ndetse batange nakazi ku bandi banyeshure nkabo bagenzi babo.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini abanyeshure barashima cane ibikoresho babahaye na cane cane abo mu gisata c'ubufundi. Bizobafasha cane kwitez'imbere ndetse bihereze akazi n'abandi banyeshure bari inyuma yabo. Barashimiye cane rero reta yo yabafashe mu mugongo ikabahereza ivyo bikoresho yongera isaba ko yozana n'ibindi kugira ngo abanyeshure bazoze bararihurumbira ari benshi baryige iryo shure.

Aha kw'ishure ry'ibiyaga binini ngahamurutana hahiswe kuba inama y'abanyeshure n'abigisha tubibukanye yuko haheruke inama kera, kubera yuko ibikorwa vy'ari vyabaye ivyishi rero uwu musi ni ho bariko bararimbura uko umwaka w'ishure wagenze, hanyuma abanyeshure bashimye cane, kubera yuko batahora baronkaiye ako kanya, ariko ububashaze kukaronka bashikirize kiri ku mutima.

Kuri kaminuza y’ibiyaga binini na cane cane mugisata co guteka , abanyedhure barashima cane ingene babigishije neza guteka , bazobandanya bifasha mubuzima busanzwe Kandi ntibazokwigera babura akazi. Bonyene bazokwiha akazi bongere bahereze n’abagenzi babo akazi kubera yuko ivyo boba Barize vyose irivyingirakamaro bibafasha mubuzima bwabo.

Kuri kaminuza yi biyaga binini, abanyeshure bo mumwaka wagatatu baheza barashima ingene baronkejwe ibikoresho vyishure na cane cane ivy'imyuga kubera Yuko hari ivyo usanga bakora badafise ibibakingira ivyo navyo ugasanga bironona ubuzima bwabo ndetse nubwantu bose babana.

Turashimiye cane leta y'uwurundi uku ni ishishikara ibandanyi ifataneza n'abantu bava mu mahanga ya ndatandukanya uburi rero kw'ishure rya kaminuza usanga ahiga ko abanyishure bose bava mu bihugu bitandukanyi, kandi bose bagafashanya mw'ishure ugasanga barosha umwimbo mwiza turabashimiye cane rero ukuni iryo kumira atagyigeze ribaho mu gihugu cacu.

Kuri kaminuza y'biyaga bi nini abanyishure barazinduka cane kwiga turashimiye cane ngeni rero bavyitwaramwo neza na canecane ko nabigisha abazinduka cane ivyo bituma baronka mwimbo mwiza, ndetse n'abanyishuri bakazogira ubumenyi bwiza hamwe naho bazokora ikibaza handi bazogitora.

Abanyeshure bo ku biyaga binini, uyu musi wari umunezero udasanzwe aho bari baronkejww ibikoresho vy'ishure kubera yuko bahora bama babikenera cane. Ubu rero bigiye kuborohera kwishure bazokwiga bamenya kuko bazazo barakora no gukora babikoresha ivyo bikoresho. Umuyobozi w'iryo shuri rero baramushimiye cane kuko akamo yabatuye ukuntu baciye bavyitwaramwo neza.

abanyeshure biga kuri kamenuza y'ibiyaga binini biga mu gisata c'uburimyi barateye umurima mwiza cyane aho baza barawubagarira bongera bawupompa imiti kugira ngo ushishikare uba mwiza kugira ngo abanyeshure bandi bagume barabiraho akarorero kugira ngo bazoze kubikora n'imuhira barime imirima myiza cane iteye igomwe

Abanyeshure bo mu mashure yisumbuye ngaha mu Rutana biga nyene nk'abanyeshure bakuze kanatsinda baba bakuze rero baribwiriza bakazinduka hakiri kare kugirango umwigisha aze gusanga bamaze kwicara neza batekanye hanyuma umwigisha aheze aze yigishe kuko nibo baheza bakiga neza bakaronka umwimbu mwiiza ushimishije na cane cane yuko baba bariha amahera menshi cane kuri iyo shure.

Kuri kaminuza yibiyaga binini ngaha mu Rutana abanyeshure barerwa baho bafise indero ikwiye neza cane kuburyo umwigisha ariko ararengana aje kubigisha baca batera bigira inyuma bakamubisira kugira arengane kugirango ntahave abahonyora canke ngo bahave bamutsitarako.

Abanyeshure biga muri kaminuza bakaba biga i bisata bijanye ni vy’imyuga. Turetse yuko biga ivyo mw’ishure bariga kandi n’ibintu bashira mu ngiro, ivyo bakoresha amaboko yabo kugira bashishikare. Babandanye bamenye ibintu vyinshi, kugira babandanye bazokwiteza imbere no mu gihe bazoba bavuye no ku ntebe y’ishure.

Abanyeshure bo kuri kaminiza y'ibiyaga binini barashimiye cane ingene umuyobozi wabo aguma abaronderera abigisha kumwanya kumwanya. Hariho umwanya uc'usanga bariko barakora ibibazo neza ugasanga n'uwundi mwanya w'ukwiga, barashimiye cane rero ingene yama abitwararika mukubaronsa ico cose baba bituye basavye.

Kuri kaminuza b'ibiyaga binini ejo ni ho hariho uwundi munsi wo gukora ibikorwa rusange aho bariko barubakaye andi mashure kubera y'uko abanyeshuri babaye benshi turashimiye ichaniir muyobozi w'iryo shure we yashoboye kwegeranya abo bantu agahite akarondera n'uburyo kubgira ngo amashuri abandanye bmenshi abana n' bashure kwiga bameriwe neza kandi batandukanye ari sawa.

Kuri kaminuzi y'ibiyaga binini, haherutse kuza ibikoresho vy'ishure, na cane cane ivyo mu myuga, kugira ngo abanyeshure bashishikare biga neza; abo banyeshure rero, barakenguruka cane, ukuntu umuyobozi wabo ashishikara abagirira neza, mu kubaronderera ibikoresho, kugira ngo ntihagira ikintu na kimwe, bazoshobora kuva ngaho batazi gukoresha.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini, barashimira cane ingene leta iguma ibafafata mumugongo mu kubazanira ibikoresho bikwiye na cane cane mu mashure y'imyuga, ivyo bintu bizotuma babaho mu buzima bwabo ndetse bashobore no gutanga akazi mu bandi bantu mu gihe bazoba bahejeje amashure yabo ntibazokwicara ngo babure akazi.

kw'ishure ryo mu kiremba haribonekeza cane umwavu uteye ubwoba e mwishi gose cane ubwo bucafu ugasanga imbere y'amashure vyaba ibiti bikumiraho bikikokora bigakurokera amababi ngaho ugasanga nta munyeshuri yibwirejo kuja kubitora basaba bashimitse yuko hokorwa isuku bimwe bishobotse kugira ngo ntibahavye bahandurire ibirwara bitandukanye

Ahakura kaminuzi y'biyaga binini abanye sharema y'igisakata cuwicapo usanga bazi gucapa neza bintu kanatsinda ivyo babigishije kwishurira gu mube bisubiramwo ku mwanya nkai ku mwanya rero boreza ibaho babandanya bbabashitera intege yuko babandanya biga neza kugira ngo bashobore kuzoteza imbere igihugu cabibaruzi.